udokotela usesibhedlela lapha kukhanya ebhanditsha isigulane asilaphayo sona esilele embhedeni udokotela ugqoke amaglovisi ezandleni wasegqoka impahla emzimbeni emvikela ukuthi laye azithole eselalo umkhuhlane uphinde wagqoka futhi ekhanda wasevala lasemlonyeni

Ekilinika lapho abantu ababuyekhona ukuzothola uncedo lwekwelatshwa kulo nurse owelapha isigulane ngokusihlaba ijekiseni.

Izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezine zimile ehofisini zonke zigqoke impahla zokuzivikela ekubambeni imikhuhlane etshiyeneyo esabalala masinyane efana le "Corona virus".

Iphepha elitshengisa indlela zokuthi abantu bengazivikela njani emkhuhlaneni obizwa ngokuthi yiMarburg wona obonakala ngokutshisa umzimba kakhulu kwesigulane obonakala kwezinye izikhathi ngokutshaywa likhanda loba ukuhlanza.

Umongikazi esibhedlela uhlaba ukhulu ijekiseni esandleni sakhe sokungxele. Ukhulu wehlise umkhono weyembe ukuze enelise ukumhlaba kuhle. Bonke bobabili umongikazi lokhulu bagqoke amamaski.

abasebenzi bezempilakhle basemaphandleni bagqoke impahla zokuzivikela ukuba bathole imkhuhlane etshiyeneyo lezi mpahla zilombala olithanga beseziba le fasikhothi ebomvu

Nxa kuthe kwaqhamuka imkhuhlane etshiyeneyo njalo esabalala kalula njengeCorona. Kuqakathekile ukuthi abantu balandele izixwayiso abazitshelwa ezibhedlela loba ngabantu bezempilakahle. Lokhu kunganceda kakhulu ekulondolozeni impilo zabo.

Isandla somntwana esitshengisa ukuba ulamaqhubu amanengi. Amaqhubu lawa makhulu njalo atshengisa ukuthi engabe elobomvu phakathi. Amaqhubu lawa lokhe ememetheka ngoba esikhona njalo embaleni wakhe lowu mntwana.

Umongikazi loba udokotela uthatha amanzi awenjekishini ewafaka phakathi kwesirinji ulungiselela ukuthi ahlabe umuntu. Kuyakhanya ukuthi usesibhedlela ngoba bakhona abanye ababonakalayo njalo bagqoke ama mask okukhanya kwelatshwa abantu.

Abezempilakahle besebenza ndawonye lenhlanganiso ezitshiyeneyo umhlabeni wonke jikelele. Bajwayele ukulungisa amaphepha esithi ngesilungu ngama (charts). Besebenamathisela emdulini ukuze abantu benelise ukubala bathole ulwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Ngo 2020 kuke kwaqhamuka umkhuhlane we Corona, wabulala abantu abanengi endaweni ezitshiyeneyo. Lokhu kwasekusenza ukuthi abezempilakahle behambe befafaza umuthi wokuqeda lesisifo bezama uku-disinfector lapho okuhambe khona loba okudlule khona umuntu oyabe elalowo mkhuhlane.

Ngiyesaba kakhulu i injection ngoba ibuhlungu. Kodwa lanxa kunjalo ngiyazi ukuba iyasivikeka emkhuhlaneni etshiyeneyo njalo iyaselapha nxa uthe wahlaselwa yimikhuhlane. So iqakathekile yona kugatsha lwezempilakahle njalo yenza amanesi asebenze kuhle.

Abempilakahle bagqoke amayunifomu basemsebenzini. Bathatha umfanekiso ngoba bayaziqhenya ngomsebenzi lo omuhle abawenzela umphakathi. Akulula ukuthi umuntu avuke Nsukuzonke esiyemsebenzini esiyalapha abantu kodwa enelise ukuthi ababambe ngendlela langomusa.

Abantu abalihlekana abagoqela abesilisa kanye labesifazane bamile ukuze bathathe umfanekiso. Abaphambili abesifazane bagqoke amabhatshi ombala oyisibhakabhaka. Bonke lababantu bafake amamask.

Amantombazane asakhulayo amabili ethesana umgqomo ekhanda omunye ogqoke isikipa sombala wesibhakabhaka, omunye esakhe siloku bomvu lokumnyama baqeda kukha amanzi okunatha empompini njalo basemaphandleni.

Abantwana bemfundo yaphansi abagqoke izikipa zombala oyisibhakabhaka. Abantwana laba bamile bagonene njalo bonke ngabafana. Bagqoke izikipa ezibhalwe UNICEF ezokuthakazelela ilanga labantwana i world children's day

Umhlangano wezakhamizi, zibuthene ngaphansi kwetende ukuze zizofundiswa ngemkhuhlane etshiyeneyo lokuthi zingazivikela kanjani kulemkhuhlane. Phambi kwezakhamizi, kolowezempilakahle omileyo phambi kwazo, onguye obafundisayo.

Abasebenza ezibhedlela lasemakilinika bamile emzileni ukuze bathathe umfanekiso abanye balabo ngomongikazi kuthi abanye benza imisebenzi etshiyeneyo.

Izisebenzi zempilakahle zibuthene mhlawumbe zizokhuluma ngokutshiyeneyo abahlangana lakho kuhlangothi lwabo. Bagqoke amabhatshi angumbala oyisibhakabhaka abanengi bakhona abanye njalo bagqoke okwehlukileyo.

Abantu basemhlanganweni badikida indaba ezitshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle. Bahlezi ezithulweni ezimnyama ,njalo phambikwabo kulamathafula .Ukhona ohlezi phambikwabo onguye okhokhela lowumhlangano.

Umuntu wesifazane owembethe ilembu ,ukha amanzi empompini. Ukhelela isigubhu elombala olithanga ,ngemva kwalesi sigubhu kulesinye elincinyane esombala omhlophe. Njalo bucwadlana nje kulesinye njalo isigubhu esombala oluhlaza.

abantu basemhlanganweni ukuzodikida indaba ezitshiyeneyo zogaja lwempilakahle ibanengi babuthene phakathi kwabo kukhona abesifazane abanye ngabesilisa kukhona abamnyama kukhona njalo abamhlophe

Abantwana esikolweni bahlezi phansi banabile benza isigombolozi balaba balisi njalo kukhanya bayafundiswa okutshiyeneyo ngezempilakahle. Kule indlu abakiyo kulamatafula ngemva kwabo kanye lezitulo.

Umntwana oyinkazana owesikolweni sezinga eliphansi ugeza izandla empompini okutsho ukuba amanzi ahlanzekileyo kulesi sikolo atholakala lula lomntwana ugqoke iuniform yombala oyisibhakabhaka lejesi efanayo.

Abafundi bezinga eliphansi phecelezi I primary bagqoke amayembe awombala olithanga ngemva kwabo kume abababalisi abafundi laba bayabobotheka njalo baphakamise izandla.

Abantwana kumele benelise ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Ikakhulukazi nxa besesikolo. Lokhu kwenza kubelul' ukuthi bavikeleke imkhuhlane etshiyeneyo engabe ibangelwa yingcekeza.

Amanzi ahlanzekileyo yimvelakancane kwezinye indawo, ikakhulukazi ezisemaphandleni. Uthola abantwana besikolo beqale bebhode bedinga amanzi bengakayifunda okwenza bacine bephuza ukufika esikolo njalo basalele emuva ngezifundo zabo.

Umuntu wonke ulelungelo lokuthola uncedo kwezempilakahle nxa ethe wagula. Kodwa kwezinye izikhathi kusuka kuqamuke imikhuhlane eyenza kubenzima ukuthi abantu bahambe bayezibhedlela beyelatshwa. Umzekeliso walokho Yi COVID-19 esika sayibona ngo2020 lapho abantu bebengaseyenelisi ukuya ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu abadala abafana labogogo labokhulu bahlolwe i bp ngaso sonke isikhathi ukuze bazi ukuthi imi njani. Lokhu kuyanceda ngoba ingatholakala iphansi loba iphezulu bayathola imithi lamaphilisi.

Babuthene abantu ukuthini bazothola uncedo lwezempilakahle. Kungenzakala bazolatshwa, kumbe kungenzakala babuye emhlanganweni wezempilakahle ukuze bachasiselwe ngeminye imikhuhlane lokuthi bengazivikela kanjani kuleyomkhuhlane.

Inhlanganiso ezitshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele ezifana leWHO zande ukwenza amaWorkshop loba amameeting ukuze zichasisele izulu ngamanyathelo athathwayo nxa okukhangelwa ngezempilakahle. AmaWorkshop lawa ayanceda kakhulu ngoba labo abahamba kiwo benelisa ukuba bayechazela abanye abahlala labo.

Amanzi aqakatheke kakhulu ebantwini ukuze bephile impilo zabo kakuhle bengahlaselwa yimikhuhlane njalo behlale behlanzekile. Kodwa kubuhlungu kakhulu ukubona ukuthi kwezinye indawo abantu bathwala nzima kakhulu ukuze bathole nje amanzi okunatha.

Uncedo lwezempilakahle alutholakali luka ikakhulu endaweni ezise maphandleni lapha bantu abahamba imango emide ukuze bethole isibhedlela, njalo kwezinye zkhathi kubanzima ukufika kulezo ndawo ngoba lemigwaqo mibi lendlela zokuhambisa kumbe imota azithokali kalula.

Kuhle kakhulu ukuthi nxa umntwana ethe wagula athole ithuba lokwelatshwa esibhedlela. Zinengi inhlanganiso eziqinisekisa lokho ezifana leUnicef. Kodwa ke ngeshwa asibobonke abantwana abathola lelithuba, abanye bayazithola begula kodwa baswele indlela zokuthola uncedo esibhedlela.

Amanzi ahlanzekileyo aqakathekile empilweni yabantu. Avikela abantu ekuzitholeni sebehlaselwe yimkhuhlane efana lohudo, icholera loba ityphoid. Ingakho amanzi ahlanzekileyo kumele atholakale kuzozonke ndawo lapho okuhlala khona abantu.

Kwezinye izikhathi abantu besifazana balokwenza imihlangano labantu abasebenza ezibhedlela abagoqela omongikazi labo dokotela, ukuze kuxazululwe inkinga abahlangana lazo nxa bedinga uncedo lwezempilakahle

Abantu abahlanu bajabulile baphakamise izandla bayahlekelela bagqoke izikipa ezombala eyosibhakabhaka lamakepesi amhlophe. Bakhanya basemhlangwaneni wezempilakahle lapha mhlawumbe abafunda khona ngemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi bengalondoloza kanjani impilo zabo.

Abafundi bezinga eliphansi bahlezi phansi emhlanganweni bayahlekelela okuveza ukuba phambi kwabo kukhona umuntu omdala omileyo onguye obahlekisayo. Inengi labafundi laba ngabafana.

Iphepha elimemezela umncintiswano wabafundi mayelana lomkhuhlane we COVID 19. Lowu umncintiswano wawuqala mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 15 Mpandula njalo wawusenzelwa e Rwanda

Osebenza kugaja lwezempilakahle owesifazana umile emnyango wekilika ugqoke isigqoko sombala obomvu lebhatshi elombala omnyama

Kuyajabulisa ukubona ukuba inhlanganiso ezitshiyeneyo sezibambana lengatsha zempilakahle ukuze abantu bafundiswe mayelana lempilakahle yengqondo esithi yi mental health. Kudala imental health ibingaqakathekiswa kodwa kulezinsuku abantu sebeyinanzelela njalo sebefunda ukuthi iyini.

Ilanga leWorld mental health day, lilanga eliqakatheke kakhulu kwezempilakahle ngoba mnyaka yonke ngelanga leli abantu bayananza wonke umuntu ongabe phethwe ngumkhuhlane wengqondo njalo kukhathazwa abantu ukuba beqakathekise impilakahle yengqondo zabo.

IMental Health ngeyinye yezigaba zempilakahle okumele iqakathekiswe lanxa abantu abanengi bengakayizwisisi. Iqakathekile ngoba iyenza abantu bavikeleke engozini ezifana lokuzibulala loba ukuphambana ingqondo.

Impilakahle yengqondo kumele iqakathekiswe nguye wonke umuntu, ngoba nxa umuntu engananzeleli lokhu sokungenzekala acine esiba lemicabango yokuba azibulale, abelemicabango yokuhlukumeza abanye abantu ngenxa yomkhuhlane wengqondo.

Kuyajabulis’ ukubonukuthi umhlaba wonke jikelele usuqakathekisa impilakahle yengqondo njalo sebaze bafaka ilanga leWorld Mental Health Day ukuze kunanzwe lolusuku njalo kukhuthazwe ukuthi abantu baqakathekise imental health yabo.

Kusemnyango wekilinika lapho abantu abahamba khona ukuze bathole uncedo lokwelatshwa. Phandle kwalowo mnyango kulotshani obuhle, obuqunywe kakuhle, obuluhlaza tshoko, phezu kwalobo tshani kulabantu ababili abacambalele lapho

umnyango wasekilinika lapho okungena khona abantu bebuya bezodinga uncedo lokwelatshwa lumnyango ulombala onsundu phecelezi oyibrown eceleni kwalo umnyango kunamathiselwe iphepha elimhlophe elibhaliweyo ngokwesibhakabhaka

Ligumbi lokufundela njalo kuleligumbi kufundelwa ukuthunga impahla ezinye sezithungiwe sezigoqiwe zabekwa ekhoneni phezu kwelinye itafula amanye amatafula amathathu alemtshina yokuthunga elinye itafula lilezinye impahla eziqeda kuthungwa.

Esibhedlela okulatshwa khona imkhuhlane etshiyeneyo kulomuntu omileyo phambi kwesitulo kulesinye njalo isitulo ebucwadlana okungela muntu leso sibhedlela sipendwe ngombala olithanga

Esibhedlela kubonakala omama abathathu . Omunye walabomama umile kukhanya uncedisa abanye abahlezi embhedeni abayizigulane . Kuthi ababili basembhedeni bayagula.

Omama abahlezi emabhentshini ekilinika balayinile. Omama laba baphethe abantwana, njalo babuye labantwana laba ukuze bazohlatshwa ijekiseni loba bezothontiselwa umuthi.

Owezempilakahle umi phambili emhlanganweni lapho achasisela khona abantu abasemhlanganweni ngokuthile abafunda ngakho. Lo owezempilakahle usebenzela eRwanda njalo ufundisa abantu ngokutshiyeneyo.

Udokotela uhlolisisa usane oluncane oluphambi kwakhe. Kukhanya lolusane lusanda kuzalwa ingakho uyahlolisisa ukuba aqinisekise ukuthi konke emzimbeni walo kulungile akula amaphutha kumbe imikhuhlane ekhona.

Ngicabanga ukuthi uhulumende emazweni wonke kakhulukazi aseAfrica kumele aqakathekise ukwakha kwezibhedlela lamakilinika ukwenzela ukuthi abantu bathole uncedo masinyane nxa bethe bagula. Lokhu kuzenza ukuthi bangahambi umango emide begula ngesikhathi besiyadinga uncedo.

Iblood pressure yomuntu akumelanga ikhwele kakhulu ,njalo akumelanga yehle kakhulu, kumele ihlale Iku level elungileyo ukuze umuntu enelise ukuphefumula kuhle ,ingakhwela kakhulu ulakho ukufa njalo ingehla kakhulu engafa futhi

Abantu ababili bamile esibhedlela. Lesi sibhedlela kukhanya siyathanyelwa kakhulu ngoba sihlanzekile njalo sibukeka sisihle. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuvikela izigulane emkhuhlaneni engabangelwa yingcekeza.

abafundi bezinga laphezulu bathe gwaqa endlini yokufundela phambi kwabo kulombalisi obachasisela ngendlela abangazisebenzisa ezesintu zokuzivikela kumkhuhlane we COVID wona oke wahlupha emhlabeni wonke jikelele

Indlu yokufundela kuzinga laphezulu njalo kufundwa ngezempilakahle. Kuselebhu lapho abafundi abenelisa ukuba benze uphenyo njalo benelise ukugeza izandla nxa bengaqeda .Lendawo yakhiwe kakuhle okuveza ukuba isedolobheni.

Ukufundisa abantwana ngezempilakahle, abePrimary, abeseSecondary labaseYunivesithi, kulinyathelo elihle kakhulu ngoba kubenza babelolwazi mayelana lezifo ezitshiyeneyo lokuthi bengazivikela njani kulezo zifo.

Omongikazi labo dokotela baqakathekile kakhulu emphakathini, ngoba beyenelisa ukuthi belaphe umuntu egula aze asile. So kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana baqhubeke befunda ezempilakahle ukuze sithole omongikazi labo dokotela bakusasa.

Ibhuku lababalisi bemfundo yaphezulu, ibhuku leli lincedisa ababalisi ngendlela ezitshiyeneyo njalo eziqakathekileyo ezokufundisa abafundi mayelana ngokuya emacansini.

Kuthakazelelwa ilanga le World Aids Day ngomnyaka ka2024. Kulombukiso njalo abantu babuthene endlini enkulu abanye bahlezi phansi babukele abanye abaphambili ababajabulisayo abaphambili bagqoke izigqoko ezimhlophe

Iphepha elikhuthaza abasakhulayo ukuba bahlolwe umkhuhlane wengculaza. Leliphepha lalibakhuthaza ukuba behlole mhlaka 29 Ntulikazi ngomnyaka ka 2022 njalo lokhu kwakusenziwa eRwanda

Omama abahleziyo esibhedlela bahlezi emzileni balinde amathuba abo okuthi bancediswe afike omama labo bagqoke impahla ezilomhlobo etshiyeneyo njalo baveza ukuba inengi labo lihlala emaphandleni.

Ugogo okhanya ephethwe lilihlo. Ilihlo leli elibuhlungu, libhanditshiwe ngotshinda, njalo usebona ngelihlo elilodwa. Ugogo uyabobotheka okutsho ukuba uncedo alutholileyo, luyasebenza.

Uhlelo lwefamily planning ngolwezempilakahle olusetshenziswa ekukhuthazeni imuli zokuba zibelabantwana abahleliweyo kuphela ukwenzela ukuthi abantu bengazitholi besiba labantwana abangasoke benelise ukuthi babagcine.

Abantu asebekhulile bande ukuhlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Enye yale imikhuhlane ejwayele ukuhlasela ogogo labokhulu yikubulawa ngamehlo, ukubulawa zindlebe lokuthola umuntu engasayenelisi ukuhamba

Kuqakathekile ukuba abantu badle ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba lokhu kubanceda ukubana bazivikele emkhuhleni emnengi engabahlasela nxa bengatholi ukudla okwanele, limkhuhlane igoqela igoyitha, ikwashiyokha leminye etshiyeneyo.

Emgwaqo phakathi esibhedlela edwetshu mzila ngombala omhlophe. Kulemota ethwala izigulane ehamba emgwaqeni iyaphuma ngase sangweni, kulomuntu omileyo eceleni ogqoke isikipa sombala olithanga.

Omama basekilinika babize abantwana ukuze bazohlatshwa loba bezo thontiselwa. Omama laba bathwele abantwana kuthi abanye baba belethile laba bantwana, bamile bayaxoxa.

Isibhedlela esihle esikhanya singesalezi insuku. Sipendwe ngombala omhlophe. Insimbi zapendwa ngombala oyisibhakabhaka. Phansi kuceciswe ngotshani obuluhlaza tshoko okukhanya ukuthi kuyathelelwa njalo kufakwe isamende ukuthi kungabi lothuli.

Amambodlela asetshenziswa ukufaka imithi ezibhedlela loba emafamasi. Amany' amambodlela mancinyane, kuth' amanye aphakathi laphakathi, amanye makhulu. Amambodlela amanengi akhona afakwe amaphepha amhlophe. Kulomuntu owabalayo.

Ekilinika esanda kwakhiwa njalo isilungele ukubana ivule lokhu kubonakala ngokuthi isabotshelwe intambo sokucecisa phandle kulestulo esincane ikilinika ngeyokubelethela omama nxa bezithwele.

Isibhedlela esakhiwe ngezitina ezibomvu nxa sikhangela ulimi olusetsenziswe ukubhalela lesosibhedlela kukhanya siselizweni laseRwanda. Lesi sibhedlela sikhanya sisendaweni esedolobheni ngoba kubonakala kukuhle kungela thuli njangasemaphandleni.

Udokotela uhlola umntwana osakhulayo, lomntwana ubuye eklinika ezodinga uncedo lokwelatshwa ephekezelwa ngunina. Unina uhlezi eceleni ubukele lokhu okwenziwa ngudokotela.

Indawo lapho okuhlolwa khona okutshiyetshiyeneyo ezibhedlela. Lindawo ngesikhiwa ibizwa ngokuthi yilab. Lapha kusebenza abantu abasebenzisa imtshina etshiyeneyo ukuze behlolisise imkhuhlane.

Abantwana ababili basesibhedlela bayagula balalisiwe bavakatshelwe ngabazali. Omunye wabantwana laba ababili uyagula uyehluleka lokuvuka. Omunye uzama ukuthi avuke ehlale.

Phakathi kwe ambulesi kulombheda wokuthwala izigulane umbheda wakhona ulamavili njalo ngowo mbala obomvu deni umatrasi wombheda uvalwe ngeplastiki kube sokusiba lendawo yokuhlala laba abaphekezela izigulane eceleni.

Isigulane sihlolwa ngudokothela amehlo , esebenzisa umtshina wokwenza lokhu. Kutsho ukuthi lesi sigulane besilohlupho ,sasesisiya esibhedlela ukuze siyethola uncedo. Ingakho udokotela esehlola ukuze abone ukuba uhlupho lungaphi.

Ezibhedlela kuhlala kulabantu abanengi abagoqela abagulayo, omongikazi, odokotela kanye lezisebenzi zesibhedlela. Okwenza babebanengi lusizo abayabe beludinga ikakhulukazi nxa begula.

Sihle kakhulu lesi isbhedlela njalo kuyajabulisa ukusibona. Kungaba yinto ethokozisayo kakhulu nxa emaphandleni kungakhiwa izibhedlela ezinhle ngale indlela. Okutsho ukuthi labo bengabe sebethola uncedo lwezephilakahle olusezingeni eliphezulu.

Umuntu ogulayo olalisiweyo esibhedlela ufake imask emlonyeni njalo umbathiswe ingubo emhlophe lamachatha awesibhakabhaka. Kulonesi eduzane laye ofake imask ubambe lesisigulane.

Ezibhedlela ezinengi kuhlala kugcwele imota. Ezinye imota ngezabantu abayabe bebuya ukuzobona izigulane. Kuthi ezinye imota, ngama Ambulensi wona asetshenziswa ezibhedlela ukuthwala izigulane.

Umuntu osebenza ephamarcy ukhangelisisa imithi alayo ekhona emakhabothini uthwele umuthi ongumbala oyisibhakabhaka uyawufundisisa njalo phezulu emakhabothini kulemithi yokwelapha amafusi.

Ezibhedlela uthola kulemithi eminengi eyabilindele ukuthi iphiwe abantu abagulayo. Kwezinye izikhathi ngiyazibuza ukuthi nxa imithi leyi i-expire kwenzakalani ngayo ngobunengi bayo. Ingabe iyalahlwa na loba bayaqhubeka beyinika abantu abagulayo?

Ama nurse lamadokotela ngabantu abaqakathekileyo kakhulu kugatsha lwezempilakahle. Laba ababili yibo isikhathi esinengi abenza umsebenzi wokwelapha izigulane. Ngabe bona abakho ngabe abantu abanengi balahlekelewa zimpilo zabo ezibhedlela.

Udokotela wamehlo encediswa ngunurse bahlola umntwana oyintombazane amehlo, bamfake emtshineni ukuze bebone uhlupho alalo emehlweni akhe. Udokotela ugqoke impahla zombala oluhlaza.

Umtshina wokuhlola ibp ufakwe phezu kwetafula phambi kwalowomtshina, kulegabha lokugcinela amaphilisi, phambili kwaleli gabha kulamaphilisi awebp anathwa nsukuzonke ngabantu abala lomkhuhlane.

Udokotela uhlola isigulane esihlalisiweyo embedeni . Okukhanya sigula kakhulu isigulane lesi sesi xhunywe emtshineni emnengi yokuba isincesise ukuphefumula.

Isisebenzi sezempilakahle silele etafuleni okuveza ukuba sesidiniwe mhlawumbe sesisebenze kakhulu ugqoke iyembe yombala oyisibhakabhaka wafaka lenkombalanga esandleni sakhe senxele.

Imfanekiso emibili etshengisa emahlanganweni edolo owokuqala umfanekiso uveza idolo elisesimeni esilungileyo owesibili uveza idolo elilimeleyo.

Umuntu wesifazana owombala omhlophe phecelezi olikhiwa esihlathini sakhe sokunxele kubomvu okutshengisa ukuba ukhona umkhuhlane omphetheyo ugqoke amacici acazimulayo.

Umntwana oyinkazana osakhulayo ubambe iqolo okutshengisa ukuba lingabe libuhlungu iqolo lakhe ugqoke isikipa esilombala oyibrown kanye lebhulugwe elombala oyisibhakabhaka .

Esibhedlela lapho abasebenza khona abazaama ukuthi bancede isigulane kulomongikazi ogqqoke ibhatshi elimhlophe njalo ufake imask eyombala oyisibhakabhaka eduze kwakhe ukhona omunye ongumlungu kubelomunye ubhudi ogqqoke njalo isikipa sombala olithanga.

Umama ozithweleyo uhlezi uyama embhedeni esibhedlela. Eceleni kwalowo mama kulodokotela, yena obhala phansi ngemva kokuhlola lowomama.

Ukuzithola ulaliswe esibhedlela ngenxa yomkhuhlane kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ingqondo ayiphumuli ibalisa, ukuthi uzaphuma uphila na kumbe uzaphuma usufile. Kodwa lanxa kunjalo abantu bayahamba esibhedlela ngethemba lokuthi bengathola usizo baphume bephila.

Umuntu obulawa ngamehlo. Ilihlo lakhe lesandleni sokudla lilokumhlophe phakathi okuveza obala ukuba amehlo akhe ayamhlupha kodwa elinye ilihlo likhanya alilawo lowo mkhuhlane.

Eyinye yemikhuhlane esiyandile ebantwini abamyama njalo esivame ukubulala inengi yiBP.Ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi behlale bechecker iBP yabo ukuthi imi kuhle yini loba cha ukuze bazivikele.

Umfanekiso odwetshiweyo ephepheni oveza izinso ezimbili, izinso lezi zilembala etshiyeneyo eyinye ikhanya ibomvu kakhulu eyinye ibomvu kancane eyinye kubhalwe ukuthi kuvuvukile kulomfanekiso odwetshiweyo njalo imthambo omunye ufakwe waba yisibhakabhaka.

Abanye abasebenza ezibhedlela abangasibodokotela loba amanesi ngama physiotherapists. Lapha basebenza ukwelula amathambo nxa umuntu ethe walimala kumbe ulimele engozini yemota, kumbe uwile kumbe ulimele ngesikhathi edlala

Kuyajabulis' ukubon' ukuthi inhlanganiso eztshiyeneyo, sezifak' imali enengi kwezempilakahle ukuze ugatsha lolu luthuthukiswe njalo kulungiswe imitshina enganceda kakhulu ekwelapheni abantu imikhuhlan' etshiyeneyo.

Isigulane sixoxalo mongikazi lo dokotela. Sona silele embedeni lokhu kuyaveza njalo ukuqakatheka kwabo nurse laboDokotela esibhedlela ngoba nansi isgulane siyabobotheka kuveza obala ukuthi siphethwe kahle.

Umbhalo otshengisa imkhuhlane emnengi ebangelwa yikungasebenzi kuhle kwamasotsha omzimba, owakuqala umuntu uyavuvuka amadolo omunye uyavuvuka isikhumba sakhe abe lamaqhubu omunye uzwa ubuhlungu ngapha ngase siswini abanye ngemuva kwendlebe baya vuvuka.

Kuyajabulisa ukubona abantwana abancane behamba ezibhedlela besiyadinga uncedo lokuthi bahlolwe ukuze bazi ukuthi ingabe ikhona yini na imikhuhlane abalayo loba hatshi. Lokhu kuhle ngoba kulilungelo lomuntu wonke ukuthi athole uncedo lwezempilakhle.

Kuyenzakala kwezinye izikhathi ukuthi amasotsha asivikela emkhuhlaneni acine sehlasela umzimba. Lokhu kubangelwa yimikhuhlane etshiyeneyo efana letshukela, iarthritis ubuhlungu bamathambo.

Eminye imkhuhlane nxa iselatshwa kudingakala ukuthi umuntu ahlinzwe ukuze odokotela labomongikazi benelise ukukhipha lokhu okumhluphayo ngaphakathi. Nxa umuntu eqeda kwelatshwa ngaleyo ndlela kudingakala amalanga ambalwa ukuze enelise ukusila aphole.

Imtshina esetshenziswa emaLab. Ukuhlolisisa izigulane ukuba ziphethe yiphi imikhuhlane. Limitshina iminengi kakhulu, njalo ibuya ngemhlobo etshiyeneyo. Limtshina isetshenziswa kakhulu, ixhunywe kucomputer.

Okokuhlola abesifazana ukuba bakhulelwe na loba hatshi, lapha bebeqeda kuhlola njalo impumela iveza ukuba owesifazana obehlolwa ukhulelwe, lempahla ilombala omhlophe njalo ifakwe phezu kwetafula.

Ilebhu esibhedlela lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo. Kulesinki lapho okugeziselwa khona insimbi ezisetshenziswayo. Kubelekhabothi emhlophe. Kulomuntu omileyo osebenza kule indawo ogqoke ibhatshi elimhlophe. Kulekhompuyutha phezu kwetafula kanye lephirinta.

Izisebenzi zempilakahle ezintathu zihlezi etafuleni zigqoke impahla zokuzivikela emkhuhlaneni, zavala imilomo lamakhala zagqoka njalo lamaglovisi ezandleni.

imitshina eminengi esthiyeneyo esetshenziswa ema lab lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo imbangela zaleyo mikhuhlane lokuthi ingelatshwa njani limtshina mikhulu kakhulu okokuthithi ngeke iphakanyiswe ngumuntu oyedwa ngakho isetshenziswa ihlezi phansi ngokombala omhlophe

Amagabha emithi atshiyeneyo asetshenziswa ema lab lapho okuhlolwa khona okunengi mayelana ngemikhuhlane. Lamagabha atshiyeneyo ngobukhulu langembala. Elinye limhlophe elinye limnyama amanye ayakhanyisela.

Umfanenekiso okucomputer oveza ukuthi umuntu oqedwa ukuhlola njalo kuveza impumela ukuthi lesi sigulani singabe sibulawa yini ngesikhiwa bathi yi x ray lumfanekiso ungceda kakhulu abezempilakahle ukuthi bazi ukuthi isigulani siphethwe yini

izisebenzi zempilakahle zihlezi etafuleni zihlolisisa imikhuhlane ehlukeneyo engabe ihlasele abantu abahlukaneyo laba bagqoke impahla ezibavikelayo emikhuhlane etshiyeneyo

Umuntu wezempilakahle uthwele i thermometer ayikhangelisisayo, ugqoke impahla ezokuvikela ukuthi athole imkhuhlane etshiyeneyo. Lezimpahla zilombaka oyisibhakabhaka. Ufake njalo le mask ebusweni

Amakhabothi aqakatheke kakhulu emalebhu lasezibhedlela. Enza kubelula ukugcina amaphepha angabe efunakala kanye lokugcina imithi ngendlela ehlanzekileyo futhi eqoqekileyo.

Udokotela loba unesi ugqoke iglavu lombala wesibhakabhaka uthwele igabha elincinyane elilesivalo esiyisibhakabhaka phakathi. Lilamanzi awombala oluhlaza kungenzakala lokhu akuthweleyo kungabe kungumchamo womuntu. Uhanjiswa eLebhu ukuze kuyehlolwa ukuba lowo muntu uphethwe yiwuphi umkhuhlane.

Eminye imithi ethengiswa emafamasi labayi gcina emalebhu iyingozi kakhulu njalo ayivunyelwa ukuthi ibanjwe loba mbani, emafamasi lasemalebhu bayifaka ngaphansi kwemithi eyingozi kakhulu okuthwa ngama denjarasi dragsi.

Umongikazi Kanye lodokotela bamile bagqoke amabhatshi amhlophe basesibhedlela kule sigulani esilele embhedeni simbathe ingubo eluhlaza sigqoka lesikipa isimhlophe lesi sigulani sesifakwa emtshineni ukuze kuhlolisise ukuba siphethwe yiwuphi umkhuhlane .

Ezibhedlela ezinengi kulamalab lapho okwenziwa khona uphenyo yemikhuhlane etshiyeneyo ukuthi ibangelwa yikuyini, ukuthi isabalala njani lokuthi ingelatshwa kanjani. Minengi imikhuhlane ephenywayo emalab asezibhedlela.

Emalebhu ezibhedlela kutholakala imitshina eminengi kakhulu okwamagama. Yiyo esetshenziswayo ukuhlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo. Imitshina le isetshenziswa yilabo abayifundelayo ukuthi bayisebenzise hayi wonke umuntu.

Igumbi lezigulane esibhedlela. Kule mbheda eyisikhombisa. Leyo mbheda yenziwe ngensimbi. Njalo imbala yaleyo mbheda yisbhakabhaka. Imbheda leyi ilengubo ezibomvu. Njalo kweminye imbheda kulezgulane ezilele lapho.

Ekilinika kulabomama abane abasegumbini, ababili balabo mama ngabasebenza lapho, kuthi ababili babuye ukuzothola uncedo lokwelatshwa. Omunye walabomama uzithwele okukhanya ukuba ulungiselela ukuzobeletha.

Endaweni ezisemaphandleni abantu abango mama bahamba imango emide besiya ezibhedlela besiya lindela ukubeletha, lokhu kubenza bacine behlala isikhathi esidlula iviki belindele ukubeletha kubangelwa yibulutshwane bezibhedlela elizweni.

Omama kumele bathole izifundo ezitshiyeneyo mayelana lokuzithwala ukwenzela ukuthi babekwazi okwenzakala emizimbeni yabo njalo benelise ukudinga usizo endaweni efaneleyo nxa sekudingeka lolo sizo. Kuqakathekile njalo ukuthi bafundiswe bachasiselwe.

Nxa umntwana ekhula kumele ahambe esibhedlela loba eclinic esiyaweywa ekhangelwa ukuba isisindo sakhe siyahambelana na leminyaka yakhe lokuthi ubude bakhe buyahambelana na leminyaka yakhe.

Omama asebekhulile bahlezi esitulweni bathwele amaphepha njalo kukhanya baselayinini eklinika yokuthi bathole uncedo. Lesi simo asijabulisi kakhulu ngoba kuhle ukuthi umuntu nxa efika eklinika ahle athole uncedo aludingayo.

Kwezinye izikhathi abeze mpilakahle bayahamba ezikolweni ema primary lasema secondary besiya hlaba abafundi injekishini yona engabavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo engabahlasela lokhu kuyanceda kakhulu ngoba kulondoloza impilo zabafundi

Amanesi ancedisa omama abazithweleyo nxa bebeletha enza umsebenzi oncomekayo kakhulu ngoba umsebenzi wabo unzima ekuthini yibo okumele baqinisekise ukuthi umama uphuma ephila esibhedlela njalo uphuma ephethe usane lwakhe.

Umntwana obanjwe ngunina uyakhala, lapha uhlatshwa injection ngu nesi ,ukhanya uzwa ubuhlungu yikho sekhala I injection leyi engabe eyihlabela ukuthi bamvikele emikhuhlaneni efana labo diphtheria, tetanus ,polio leyinye etshiyeneyo

Nxa besesebancane abantwana kumele bahambe baye ekilinika loba esibhedlela besiyathontiselwa umuthi. Lokhu kubenza bevikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo efana labo measles labo tetanus.

Impahla ezitshiyeneyo ezisetshenziswa esibhedlela, nxa kuselatshwa abantu abehlelwe zingozi. Kulonyawo olokugqoka nxa umuntu eqamukile. Kulokokufaka entanyeni kanye lombheda owokuthwala labo abalimeleyo, lesitulo sokuhlala.

Umbeda otholakala ezibhedlela lapho okulaliswa izigulane ngodokotela, lumbheda ngowezinga eliphezulu njalo utholakala egumbini lokuhlinzela izigulane

Zinengi insimbi ezisetshenziswa ngabodokotela nxa beselapha izigulane ikakhulukazi lapho nxa bezihlinza lokhu okwaziwa ngesilungu ngokuthi yi"operation" insimbi lezi zenza kubelula ukuba odokotela behlinze lokuthi bebambe inyama yesigulane.

Umtshina osetshenziswa e lab yezempilakahle ukuze benelise ukuhlolisisa imkhuhlane ephethe isgulane. Lo mtshina usetshenziswa kuphela ngumuntu owafundelayo ngawo lowo mtshina.

Esibhedlela loba eklinika kuletafula esekoneni. Phezu kwaleyo tafula, kulamabhuku, kwasekufakwa imiganu phezu kwalawo mabhuku . Li miganu ifakwe imithi njalo ilezipunu ezisethenziswa ukukha leyo mithi.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela nxa abantu beselatshwa ngoba abantu bagula umkhuhlane otshiyeneyo njalo ivela ngendlela ezitshiyeneyo ebantwini. Kuqakathekile ukuba abantu baqale behlolwe leyo mkhuhlane njalo imtshina leyo yiyo esetshenziswayo.

Kule mbala emine efanekisiweyo. limbala ngebunjiweyo efakwa labo abathe balahlekelwa yimbala mhlawumbe engozini loba labo abazalwa bengelayo

omunye wemitshina esetshenziswayo ezibhedlela lasema lab ekuhloleni izigulane kanye lekuhlolisiseni imkhuhlane ibaphethe lo mtshina ngowombala omhlophe okhanya uyi microscope phambili ulokumyama

Umtshina osetshenziswayo kwezempilakahle, ukuze odokotela bazi kakuhle ukuba isigulani siphethwe ngumkhuhlane onjani, lokuthi lumkhuhlabe ungelapheka njani ukuze sithole uncedo.

Egumbini lezigulane esibhedlela kulembheda emhlophe lamalembu okuvala imbheda angumpala oyisibhakabhaka besekusiba lomambule yokuvikela izigulane ekulunyweni yiminyane.

Itafula yensimbi elombala oluhlaza tshoko ngeyokudlala umdlalo obizwa ngokuthi yitable tennis, lomdlalo udlalelwa endlini.

Insimbi esetshenziswa esibhedlela ikakhulukazi kwabesifazane nxa behlolwa imvukuzane yesibeletho. Linsimbi iyafakwa ngasese ukuze lo ohlolayo enelise ukubona ukuthi isibeletho silayo imvukuzane loba cha

Amagilovisi ombala obomvu mane aphezulu kwetafula ande ukusetshenziswa kakhulu ngabantu ezibhendlela nxa bebamba imithi eletshefu kakhulu lobake nxa bebamba izigulane

Isandla esigqoke amagilovisi awombala oyisibhakabhaka. Lesi sandla sibambe insimbi esetshenziswa ngabezempilakhahle ezibhedlela nxa beselapha izigulane. Zinengi izinsimbi ezifana lalezi ezisetshenziswa esibhedlela.

Imitshina emithathu esetshenziswa ekuhlolisiseni imkhuhlane kugatsha lwezempilakahle. Imitshina leyi itshiyene njalo iyenza imsebenzi etshiyeneyo eminye yakhona ihlola imkhuhlane kukanti eminye iyenelisa ukutshengisa ingaphakathi yesigulani.

Omunye yemtshina esetshenziswa ezibhedlela nxa kuhlolwa imikhuhlane izisebenzi zempilakahle ezigoqela odokotela amanesi lalabo abo abasebenza eLab basebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuhlolisisa imikhuhlane engabe iphethe abantu

Amabhokisi amancane awensimbi amabhokisi ngawombala omnyama alezibambo eceleni asetshenziswa kakhulu kwezempilakahle nxa kuthwalwa imithi loba amaphilisi kanye lezinye impahla.

Omunye wemtshina esetshenziswa ezibhedlela, eyenza ododokotela banelise ukwelapha izigulane. Lumtshina ngowombala omhlophe njalo ulamavili okutsho ukuthi uyenelisa ukuthi ufuqwe.

Udondolo olutholakala esibhedlela loba emafamasi olusetshenziswa ngabantu abalohlupho lwenyawo loba inyawo luncedisa umuntu nxa unyawo lwakhe lubuhlungu lungenelisi ukunyathela loba luvuvukile.

Imtshina ehlukeneyo esetshenziswa ukwenzela imisebenzi njalo ehlukeneyo ukuze kwelatshwe izigulane ezibhendlela kulomtshina omkhulu owombala omhlophe eceleni utshengisa okubhaliweyo okuveza ukuba uyasebenza loba ukusetshenziswa.

Emakilinika lasema surgery kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswayo ekulatshweni kwabantu. Eminye yayo ngeyokukhanyisa ukuze omongikazi labodokotela babone kuhle lapho abasebenzela khona.

Kwezinye izikhathi odokotela nxa beselapha umuntu bathatha umfanekiso obizwa kuthiwa yi (Ex-ray)uyanceda kakhulu wona ngoba ubanika ulwazi lokuthi ngaphakathi kwesigulane kumi njani. Lomfanekiso unceda kakhulu ekwelatshweni kwabantu.

Zinengi kakhulu impahla ezisetshenziswa esibhedlela nxa abantu beselatshwa. Ngize ngikhumbule kudala kusafika ikhorona. Ama thermometer ake adla ubhedu, aduma kakhulu. Yonke indawo isilethermometer ngoba ayesebenza kakhulu ekutshekheni itempuritsha ukuze kuhlolwe ukuthi umuntu ulayo na ikhorona loba cha.

Insimbi ezitshiyeneyo , ezisetshenziswa ekwelatshweni kwezigulane. Zisetshenziswa ngabodokothela ,lezi nsimbi ziyisitshiyagalombili .Enye yangikhona ilombala wegolide kuthi ezinye eziyisikhombisa ziyacazimula zifakwe phezu kwetafula.

Imtshina eminengi esbhedlela esetshenziswa ukwelapha abantu isebenza ngama getsi. Kuyadanisa ngoba kwezinye izkhathi kwamanye amazwe amagetsi alokuhamba okutsho ukuthi abodokotela labo nurse bacina besehluleka ukusebenzisa leyo mtshina nxa amagetsi engekho.

Eminyi mtshina esetshenzisw' ezibhedlela ukuhlola izigulane imkhuhlani etshiyeneyo, mkhulu kakhulu. Okokuthi idinga abantu abanengi ukuthi bayiphakamise. Umuntu oyedwa ngeke eyenelise ukuthi ayiphakamise.

Minengi imitshina esetshenziswa ezibhedlela ,eminye usetshenziswa ukwelapha abantu abagulayo ,eminye njalo usetshenziswa ukupheka imithi ukuze abantu abagulayo benelise ukulatshwa , eminye njalo isitshenziswa ekwenzeni uphenyo ngemikhuhlane etshiyeneyo.

I microscope emnyama lokucazimulayo ifakwe phezu kwetafula. Isetshenziswa kakhulu emalebhu ezibhedlela ukuze kukhangelisiswe ama-bacteria lezinye ezincane izinto ezingeke zabonakala ngelihlo lomuntu. Kukhanya ibisetshenziswa lapha ngomunye.

Ezibhedlela eminye imitshina esetshenziswayo mikhulu kakhulu okokuthi ayikwani phakathi emakiliniki loba kwezinye izindlu, ngakho iyabe ifakwe phandle lapha esebenza ikhona ngenxa yobukhulu bayo.

Manengi kakhulu amasikani asetshenziswa ezibhedlela. Amanye ngawokuhlola ingqondo, amanye ngawokuhlola isisu, amanye ahlola umgogodla futhi amanye ahlola esibelethweni wonke lawa ayanceda ukuthi udokotela belapha izigulane kuhle.

Zinengi kakhulu izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela ezigoqela izigelo kanye lokunye. Konke lokhu kusetshenziswa ngomongikazi labodokotela ekwelapheni abantu. Konke lokhu kwenza ukuba ukwelapha abantu kube lula.

Kuqakathekile ukuba inkampani zonke zibe lefirst aid kit. Lokhu kunceda kakhulu nxa kuthe kwavela ingozi yokugula komunye kumbe ukulimala komunye. Kuba lula kakhulu ukuthi athole uncedo engakaze agijinyiselwe esbhedlela.

Odokotela nxa benhlinza umuntu basebenzisa insimbi ezinengi njalo ezitshiyeneyo. Kumbe bahlinza umuntu bemkhipha izinyo loba bamhlinza bembelethisa. Ezinye zakhona lezinsimbi zigoqela amareza, izigelo kanye lokunye okutshiyeneyo.

Kulezinsuku amadrone adlubhedu kakhulu, ikakhulukazi ebantwini abathath’ imfanekiso ayanceda kakhulu ngoba wona ayenelisa ukufinyelela endaweni lapha abantu abangeke benelise ukufinyelela khona njengokuthatha umfanekiso phezu kwentaba, njengokuthatha umfanekiso emanzini.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela minengi kakhulu. Eminye ngayakulezinsuku, eminye ngeyakudala njalo eminye isalungiswa. Kukhangelelwe ukuba izancedakakhulu ekuthuthukiseni kugatsha lwezempilakahle.

Imitshina lempahla ezisetshenziswa ezibhedlela lokhe zisiya zithuthukiswa .lokhu kuqakathekile ngoba lakho kuthuthukisa ugatsha lwezempilakahle .Kwenza omongikazi labo dokotela benelise ukwelapha izigulane ngendlela elula engekho nzima.

Amawheel chair aqakathekile kakhulu ngoba anika ithuba laba abagogekileyo bengenelisi ukusukuma bodwa ukuthi benelise ukuhamba besuka kwenye indawo besiya kweyinye bengafuqwa ngomunye umuntu.

Umbheda owokufaka abantwana abagulayo ikakhulukazi laba abazalwa isikhathi singakafiki ngaphansi kwawo kulento yokukhongozela ingcekeza eyabivela kulowo mntwana, umbheda wangkhona ngowombala oluhlaza eceleni umhlophe.

Zinengi impahla ezisetshenziswayo ezibhedlela nxa kuselatshwa abantu kanye lokupheka imithi. Kulamatest tube, kulamameasuring cylinder, kulamathermometer. Khona kunengi njalo okusetshenziswayo ukuze abantu bathole usizo nxa beselatshwa.

Kuma lab ezibhedlela lapho okwenziwa khona uphenyo lwemikhuhlane etshiyeneyo kutshona kusetshenzwa ngoba mnengi imikhuhlane ephenywayo njalo mnengi imikhuhlane eqhamukayo, lokhu kwenza abasebenza lapho basebenze ngamandla ukuze benelise ukuthola impumela masinyane

Umuntu ogulayo olalisiweyo esibhedlela, ugqoke iskipa esilombala oyisbhakabhaka njalo wembethe ingubo eziluhlaza kulama pipe ahambisa igazi kuye amabili.

Ama syringe lama injection ngezinye zempahla ezisetshenziswayo kakhulu ezibhedlela okuyelatshweni abantu. Isyringe isetshenziswa ukudonsa umuthi, kuthi injection ngeyokuhlaba umuthi ukuze ungene emzimbeni wesigulane.

Imota ezinkulu zipakile, zimi elayinini. Emva kwazo kulendlu enkulu isibhedlela. Kukhanya lezimota zilinde ukuba zithwale impahla ezilungiswa lapho ezihamba lazo endaweni ezitshiyeneyo.

Umbheda osetshenziswa etheatre nxa umuntu ehlinzwa, muhle ngoba uyakwanisa ukuwudonsa ubemude loba uwufinyeze kusiyangokuthi isigulane side okungakanani. Ulamaviri njalo uyenelisa ukuwudonsa.

Izinyo yinto ebuhlungu kakhulu nxa ithe yakubulala abanye bathi umuthi wezinyo yikulikhupha, kwezinye izikhathi abanye benza njalo besebethenga amanye ukuze babisele lapho abayabe bekhuphe khona.

Ikhadi kanye legabha elilamaphilisi okwelapha umkhuhlane we COVID19. Lamaphilisi anceda kakhulu abantu abanengi ngo 2020 ngeskhathi lumkhuhlane usabhokile.

Amaphilisi aphakathi kwebhokisi elimhlophe. Leli bhokisi libhalwe ngamabala amnyama. Laselibhalwa njalo langamanye amabala abomvu. Lamaphilisi andukutholakala kakhulu ephamarcy.

Amaphilisi okwelapha abantu abaphethwe yitshukela umhlobo wamaphilisi lo yiwo owande ukuphiwa abantu abasanda kubanjwa umkhuhlane wetshukela amaphilisi la atholakala endaweni ezitshiyeneyo ezifana lamafamasi loba ezibhedlela.

Imithi emihlanu efanekisiweyo ephepheni limithi itshiyene njalo iyelapha abantu imkhuhlane efana lokuvaleka, ukuvimbana kanye lofuba. Lumuthi ubizwa ngokuthi yi Saline Nasal Spray.

Ibhokisi lembodlela konke kulomuthi wokukhwehlela. Lumuthi unceda kakhulu labo abalomkhuhlane wokukhwehlela nxa bevaleka loba besehluleka ukuphefumula kakuhle

Amafutha atshiyeneyo okugcoba ukuze umzimba uhlale ulejwabu elibuthakathaka kanye elinukelelayo. Amafutha amanengi ayathengiswa ezitolo ezitshiyeneyo kanye lasema pharmacy

Umuthi osegabheni elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama labomvu leligabha lilesivalo esimhlophe. Lumuthi ngowokugcoba izilonda loba umuntu ehaqaziwe emzimbeni.

Ikhabothi yensimbi yokufaka imithi emaphamarcy likhabothi inhle kakhulu ngoba igcina kakuhle imithi lamaphilisi kungatshaywa mgumoya njalo kuvaliwe ukwenzela ukuba abantu bengafinyeleli kuleyo mithi.

Amaphilisi aphakathi kwekhadi elimhlophe elibhalwe ngokumnyama. Lelikhadi eceleni lilombala oyisibhakabhaka. Amaphilisi lawa abizwa ngokuthi yi luvox njalo asetshenziswa ngabantu abahlala betshaywa luvalo loba bethukile.

Iphepha lamaphilisi womhobo we khokhodamolu. Lamaphilisi ande ukusetshenziswa kakhulu ukwelapha abantu abatshaywa likhanda loba kwesinye isikhathi abangabe bephethwe yizisu leminye imikhuhlane ezwisa umuntu ubuhlungu.

Ikhabothi lapho okugcinwa khona imithi etshiyeneyo efamasi loba esibhedlela. Lekhabothi yenziwa ngensimbi. Phakathi kulemithi ephakathi kwamakhadi leminye ngeyokukhwehlela leminye njalo ngamaphilisi. Esinye isivalo sale ikhabothi sivuliwe njalo kutshengisela phakathi ukuthi akulalutho.

Amakhadi amanengi atshiyeneyo alemithi phakathi amakhadi lawa anamathiselwe amaphepha amhlophe angabe ebhalwe amabizo aleyimithi. Manengi kukhanya asehofisini loba asefamasi.

Amaphilisi okwelapha umkhuhlane wokukhwehlela oyaziwa kakhulu ngokuthi yi flue lamaphilisi anathwa nsukuzonke umkhuhlane uze ephele loba wona aze aphele nxa umuntu esepholile kulo umkhuhlane ayamvikela njalo ekuthini aphinde awuthole.

Kulabanye abantu abathi nxa belohambo bazwe belo mhedehede bacine sebehlanza njalo behlale engathi bethukile .Ikhona ke imithi esetshenziswa yilabo bantu ukuze bangazizwa ngalolo hlobo nxa behamba .Eminye yakhona yaziwa ngokuthi motion medicine .

Ibhokisi elamaphilisi elimhlophe elibhalwe ngombala oluhlaza. Lamaphilisi amhlophe njalo anathwa ngabantu abalunywayo emzimbeni nxa belumkhuhlane wokuhlanza loba labo abehluka ukulala.

Igabha lamaphilisi anceda kakhulu ekungezeleleni igazi emzimbeni kanye lokwenza ukuba igazi lihambe kalula emthanjeni emzimbeni ukuze lifinyelele wonke amalunga omzimba

Ibhokisi elilomuthi phakathi owande ukutholakala kakhulu efamasi lo muthi ngowokwengeza iayoni emzibeni womuntu lokhu okuzamenza evikeleke emikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Ibhokisi elomuthi wakulezinsuku owesikhiwa. Lumuthi olapha ngokwelapha izifuyo ikakhulukazi nxa zilemkhuhlane etshiyeneyo yiwo osetshenziswayo ukuze zelatshwe

Amagabha amabili awemithi, i-vicks. Lu muthi usetshenziswa ukwelapha abantwana abancane, ikakhulukazi insane, nxa zithe zahlaselwa ngumkhuhlane wokukhwehlela.

Ikhadi lamaphilisi lamaphilisi aphambi kwalelokhadi. Lamaphilisi asetshenziswa ukwelapha abantu nxa bephethwe yimikhuhlane efana okukhwehlela ,ukungenwa likhaza, ukugcwalelana kanye lokuthimula.

Ikhadi. Eceleni kwalelokhadi kulembhodlela elomuthi wokukhwehlela. Umuthi usetshenziswa kakhulu nxa umuntu egcwalelana engenelisi ukuphefumula.

lgabha elilamapilisi okwengeza igazi. Amapilisi lawo ngaphandle kokwengeza igazi anceda kakhulu ngokugcina iBP yomuntu isezingeni elilungileyo, ingakhuphukanga njalo ingayehlanga kakhulu. Leli igabha libhale ngombala oyisibhakabhaka.

Amaphilisi aphakathi kwekhadibhokisi owombala oyisibhakabhaka. Lamaphilisi asetshenziswa ebantwini abehluleka ukulala bawanatha ukuze benelise ukuthola ubuthongo

Umuthi osegabheni omunye usekhadini. Igabha lekhadi leli kulombala olithanga lomunye oyisbhakabhaka. Lumuthi ugcotshwa ngumuntu yyabe elimele ehluzukile loba etshile.

Umuthi wokukwehlela osetshenziswa kakhulu ngabantwana abancane abasandakuzalwa. Lomuthi uyanceda kakhulu ekwelapha izifuba zabo, ukuqeda uphepha, kanye lokwenza kube lula ukuthi baphefumule.

Amabhanditshi atshiyeneyo asetshenziswa ukubhanditsha umuntu nxa ethe walimala. Amabhanditshi la atshiyene ngobukhulu, atshiyene langemhlobo. Kulamakhulu aphakathi kwephepha elikhanyiselayo. Kube lamancane ephepheni elimhlophe.

Umuthi wokukhwehlela owande ukunathwa ngabantu nxa bekhwehlela kakhulu loba bephethwe lufuba. Lumuthi udwetshwe amaphaphu omuntu ngoba unceda kakhulu emaphatshini. Uvaliwe ngesivalo sensimbi esinye ngeserabha.

Imithi yesikhiwa elapha imikhuhlane etshiyeneyo lokhe isiya isanda njalo abantu abanengi sebeyithemba khathesi, ngoba uphenyo olwenziwayo luyaveza ukuba leyi imithi iyasebenza. Ukwanda kwayo kubangelwa yikuthi sezizinengi ikampani ezilungisa imithi yesikhiwa.

Igabha elimhlophe elomuthi ,elilesivalo esiyi purple .Elile cinnamon phakathi, yona ijayele ukusetshenziswa kakhulu ekuphekeni ,lasebantwini laba abahamba eGym inceda kakhulu .Njalo ekulwisaneni lomkhuhlane wetshukela .

Iflu ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu ngoba kwezinyizikhathi uzithola ususehluleka ukuphefumula usuvaleka esifubeni njalo usugcwalelana. Zinengi indlela zokwelapha iflu engiyazo kugoqela ispray osisebenzisayo ukuze ufake emakhaleni wenelise ukuphefumula.

Eyakulezinsuku imithi isisezingeni eliphezulu iyenelisa ukulapha imikhuhlane eminengi kudala eyayingelapheki ngenxa yokuthi imithi yayisilela ngakho kulezinsuku uphenyo olwenziwayo luyanceda kakhulu ekuthuthukiseni imithi.

Amaphiisi amanengi nxa ebekwa kumele agcinwe ephepheni loba egabheni elivalekayo, elinga ngenisi umoya lokhu kwenza amaphilisi ahlale egcineke kuhle ngoba nxa enga ngenwa ngumoya engaphambaniseka.

Kulezinsuku abalungisa amaphilisi eskhiwa sebande ukufika amanye kuma capsules bewathengise enjalo. Le ngeyinye indlela entsha yokulondoloza amaphilisi lokuwagcina okwesikhathi eside.

Lumuthi ujayelukuthengiswa efamasi loba esibhedlela. Unceda kakhulu izigulane ukuzinika i-zinc. Yona encedisa kakhulu ekuthini izilonda ziphole nxa umuntu eke walimala. Uyancedisa futhi njalo ngokunika amasotsha omzimba intshukuntshu.

Kwezinye izikhathi nxa abantu benganatha loba bangasebenzisa imithi yesikhiwa, bengelalo ulwazi iba yingozi enkulu kakhulu, uthole umuntu esele addiction kuleyo mithi ngoba engalandeli indlela eziqondileyo ezokuyisebenzisa.

I injekitshini phezu kwetafula, kule mbodlela ezine ezinkulu lezintathu ezincane lamaphilisi athe gqa, gqa, gqa phezu kwetafula kutshengisela ukuthi i injekitshini izosebenza ukuthatha lawo manzi ukuze kuhlatshwe isigulane esikhona.

Imithi yesikhiwa eminengi nxa uyithenga iyabe iphakathi kwe khadibhokisi lokho kwenzelwa ukuba ihlale kuhle kodwa inkinga esikhona yikuthi nxa abantu bengaqeda ukuthenga limithi abalahli amakhadibhokisi lawa ngendlela.

Imithi yesikhiwa iyanceda kakhulu ekwelapheni abantu ,uhlupho lwayo yikuthi emnengi yakhona kumele uhambe esibhedlela Noma e pharmacy ukuze uyeyithenga ,pho kwezinye izikhathi kungenzeka ukuthi umkhuhlane ukunyenyele ,ukuthole ungela mali ,okutsho uzathwala nzima ukuze uwuthole lowo muthi.

IBenylin ngumuthi osetshenziswa kakhulu ekwelapheni ukukhwehlela lanxa umuntu khwehlela okumileyo loba okumanzi, ibhenilini iyamncedisa umuntu kodwa ububi bayo yikuthi kwezinye izikhathi iyalalisa.

Kulezinsuku asemanengi amafutha angagcotshwa ngabantu abahlangana lenhlupho ezitshiyeneyo ikakhulukazi nxa sikhangelijwabu lasebusweni, amafutha la amanye enza ijwabu libe buthakathaka, njalo ayaqeda amachatha ebusweni abangelwa ngamaqhubu.

Imithi yesikhiwa lanxa abantu abanengi bethanda yona ,layo ilama side effects angabangela ukuthi umuntu lanxa esepholile kulomkhuhlane obumbulala azithole esehlaselwa ngomunye njalo umkhuhlane.

Minengi kakhulu kulezi insuku imithi yokwelapha izifo ezitshiyeneyo. Eminye ngamaphilisi, eminye yimithi enathwayo. Okunye ngamajekiseni, konke lokho kusebenza ngendlela efanayo yokwelapha abantu.

Imithi yokukhwehlela minengi kakhulu njalo yelapha ngendlela ezitshiyeneyo, eminye iyelapha imayildi khofu eminye njalo iyelapha idrayi khofu, eminye njalo iyenza ukuthi ukukhwehlela kuphele konke.

I-injection ethengiswa efamasi iyande ukusetshenziswa kakhulu nxa umuntu ubehlinzwa. Inceda kakhulu ekwehliseni ubuhlungu kanye lokuqinisekisa ukuthi umuntu uyaphola ngemva kokuhlinzwa.

Kulezinsuku imithi ibuya isezigubhini ezitshiyeneyo, kuqakathekile ukuthi nxa uqeda ukusebenzisa umuthi ufake ekhabothini ukhiye ukuze abantwana bangafinyeleli njalo kuqakathekile ukuthi nxa silahla izigubhu, silahle ngendlela efaneleyo ukuze zingangcolisi indawo lapho esihlala khona

Imithi yokwelapha amehlo minengi kakhulu .Kwezinye izikhathi umuntu engenelisa ukuphiwa amaphilisi nxa ehlutshwa ngamehlo. Kwezinye izikhathi uyaphiwa umuthi okumelele ewufake khona phakathi ukuze aphole.

Amaphilisi eloperamide ajayele ukusetshenziswa ngabantu abaphethwe ngumkhuhlane wohudo kungabe kuyi kholera loba ithayifodi ayanceda kakhulu ekumiseni lumkhuhlane ikakhulukazi kulaba abayabe sebehude kakhulu sebephelelwa ngamandla.

Zinengi inkampani ezilungisa imithi yesikhiwa emhlabeni wonke jikelele. Inkampani lezi zisebenzisa inhlelo ezisezingeni eliphezulu ukulungisa kwale imithi. Zigoqela iJohnson and Johnson, Mark and Co, Astra Zeneca le Pfizer.

Manengi kakhulu amaphilisi anathwayo kulezinsuku enathelwa izifo ezitshiyeneyo, abanye babona kungcono ukuthi bahlatshwe ama injekishini ngoba amaphilisi kuzamele uwanathe nsuku zonke kodwa konke kusebenza ngokufanayo ngoba kwelapha izifo.

Imithi yesikhiwa eminengi ayisetshenziswa ngabantu abasonta ipostoli ngoba bengayithembi. Bathi ayilunganga, ayilungelanga imzimba yabo. Lokho kwenza ukuba bengayi emafamasi ukuyathenga imithi yesikhiwa.

Imithi yesikhiwa ekhona ayisiyo yabantu kuphela eminye ngeyezifuyo ezigoqela inkomo, inkukhu, imbuzi. ingulube, imvu loba izinja. Iyanceda kakhulu ekwelapheni izifuyo.

Incenda kakhulu imithi yeskhiwa ekwelapheni imikhuhlane yamehlo. Umuntu nxa engathontisela umuthi wamehlo nxa elohlupho ngesikhatshana nje kwande ukuthi uyabe sepholile. Ngakho ke iyanceda kakhulu kulabo abalohlupho lwamehlo.

Minengi imithi yokukhwehlela etholakala emafamasi, njalo yelapha ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye ingeyokwelapha insane, eminye ngeyokwelapha abantwana asebekhulakhulile, kuthi eminye ngeyokwelapha abantu abadala.

Amaphilisi avikela abantu kuma allergy abizwa ngokuthi ngama antihistamines. So amanye amaphilisi ajayekileyo angaphansi komhlobo ngama chloforolamine anceda kakhulu abantu abajayele ukuthimula ngenxa yokuhluma kwezihlahla lokunye okutshiyeneyo.

Eyakulezinsuku imithi lokhe isiya ithuthuka isiselapha ngcono kulaleyi eyayikhona kudala. Lokhu kwenziwa luphenyo oluhlala lusenziwa ngabantu bezempilakahle ukuze bazi ukuthi imikhuhlane ibangelwa kuyini, isabalala njani njalo ithelelwana kanjani.

Nxa umuntu eke walunywa yizibungu lobanje eleallergy abesesiba lamaqubu ku skin sakhe. Uphiwa umuthi wokugcoba ukuze uhlupho lwakhe luphele .

Igazi liqakathekile kakhulu emzimbeni womuntu ngoba yilo elihambisa ukudla liphinde lihambise lomoya esiwuphefumulayo emzimbeni wonke, nxa umuntu engaba lohlupho lokusilela kwegazi umzimba wakhe awusebenzi kuhle njalo lokhu kungabangela ukuthi umuntu acine esesifa.

Abantu abanengi abahambayo ,benza umkhankaso wezempilakahle .Okwaleso sikhathi benza umkhankaso ngempilakahle yengqondo ,bahamba belandelana estaladeni .Abaphambili bathwele ibhakane elikhuthaza abantu ukuba beqakathekise impilakahle yabo.

Empilakahle yengqondo yomuntu esithi yimental health ngeskhiwa ayiqakathekiswa kangaka njengeminye imikhuhlane eyande ukuhlasela abantu. Kodwa kuqakathekile ukuthi oHulumende baqinisekise ukuthi imental health iyaqakathekiswa layo njengeminye imikhuhlane.

Umntwana omncane, otshileyo emhlana. Ukhanya uthelwe ngamanzi. Wasesubuka isikhumba. Umile, kagqokanga. Usesibhedlela, lapha athola khona uncedo.

Abantu babuthene ngaphansi kwetende bazodinga uncedo lokwelatshwa. Kuletafula lapho okuhlezi khona isisebenzi sempilakahle. Isisebenzi lesi ngesesifazane njalo sigqoke ibhatshi elimhlophe phezulu kwaleyotafula kulegabha lombala olithanga.

Umntwana olalisiweyo esibhedlela ngoba elimele unyawo. Umntwana lanxa egula uveza ukuba uyabobotheka, okutsho ukuthi uphethwe kuhle kulesi sibhedlela. Ubhanditshile unyawo oluyilo olulimeleyo.

Abantwana abancane bayadlala bayakholisa lokhu kuvezwa yikubobotheka kwabo bayajinga bebanengi abanye ngamantombazane abanye ngabafana

Iphepha elifundisa abantu bonke jikelele ngokuqakatheka kokuthi abantwana abancane kanye labasakhulayo bathole ukudla okwakha umzimba okwaneleyo leli phepha kukhanya linamathiselwe esibhedlela loba nje kwamanye amagumbi asesibhedlela.

Kwezinye izikhathi umama nxa ezithwele kuyenzakala ukuthi abelethe umntwana ongaphilanga kahle, besokudingeka ukuthi lowo mntwana ahlale esbhedlela iskhathi eside azalulame ukuze enelise ukuya ekhaya, ngakho abantwana balakho ukuhlala inyanga ezimbili besesibhedlela

Lanxa ohulumende besenza imizamo yokwehlisa inani labantwana abafayo nxa bezalwa, inani leli lilokhe liqhubeka kwezinye indawo ikakhulukazi ezisemaphandleni. Ngakho kumele kwenziwe okunye okunengi ukuze abantwana bangafi nxa bezalwa.

Abantwana abancane bajabulile bayahleka balombalisi wabo esikolo, bakhululekile kubonakala ngendlela abame ngayo ukuthi bayamthemba lo abalaye njalo lokho abatshela khona kuyabachaza

Ezibhedlela lokhe zisilela ikakhukukazi endaweni ezisemaphandleni kodwa kuyajabulisa ukubona ukuthi abantwana nxa bethe behlelwa yingozi loba bahlaselwa yimikhuhlane bayenelisa ukuthola uncedo baphume bejabulile ezibhedlela

Zinengi kakhulu inhlelo ezenziwa kugatsha kwezempilakahle ukuze abantu benelise ukuthola usizo nxa bethe bagula lokuvikeleka emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo lokhu kwenza ukuthi abantu bangazitholi sebegula lokuthi sebelahlekelwa zimpilo zabo.

Abezempilakahle basebenza kakhulu ukuze basindise impilo zabantu. Benza umsebenzi oncomayo ekusindiseni impilo zabantwana, ezabomama, ezabasakhulayo lezabobaba. Ingakho beqakathekile ukuthi babekhona ezibhedlela lasemakilinika.

Umntwana omncane obhabhule omunye umntwana. Lokhu akujabulisi ngitsho lakancane, ngoba kutsho ukuthi lowu omunye obhabhulileyo, akaselaso isikhathi sokuthi laye abengumntwana akholise ubuntwana bakhe njengabanye ayedlala.

Bakhanya bejabulile abantwana bayabhukutsha echibini bechithisizungu. Lokhu kwenziwa ngabasakhulayo endaweni ezitshiyeneyo ngesikhathi sezulu. Nxa kuthe kwatshisa bayahamba bayemfuleni beyeziqandisa bechithisikhathi.

Umntwana obulawa zinyawo ulalisiwe esibhendlela. Unyawo lwakhe olokudla lubhaditshiwe wasefakwa njalo isimbi ezokunceda ukuba aphole. Ugqoke isikipa sombala olithanda lamacatha amnyama, ulele embedeni olengubo ezimhlophe.

Usane lulalisiwe embhedeni wesibhedlela luyelatshwa ngumongikazi labodokotela. Phezulu lunqunu, ngaphansi lugqoke ipamper. Kukhanya luphethwe ngumkhuhlane onzima ngoba lubuthanelwe ngabantu abasebenza esibhedlela.

Bekusenziwa umkhankaso okukhuthaza abazali ukuthi baqakathekise impilakahle yabantwana. Ubusenzelwa eParis kweleFrance njalo wawuqala mhlaka 27 Ncwabakazi usiyaphela mhlaka 28 ngomnyaka ka 2024.

Umtwana omncane ophethwe ngunina, njalo uhlolwa ngunesi ekilinika. Abanye abantu bamile ,labo baphethe ababo abantwana balindele ukuthi behlolwe ngonesi. Kuse kilinika yemakhaya.

Izisebenzi zesbhedlela ezimbili zime lomama othwele usane obekukhanya ubebuye losane lwakhe ukuzoluhlabisa ijekiseni loba ukuzothontisela. Izisebenzi lezi, omunye ngowesilisa, omunye ngwesifazana.

Omongikazi ababili basesibhedla belapha isigulane, lesi sigulane ngesesifazane njalo sihlezi esitulweni omongikazi ababili bagqoke amabhatshi amhlophe baphinda njalo bafaka amamask

Umongikazi usesibhedlela ukhangela usane olusandakubelethwa kulesisibhedlela kulemitshina eminengi njalo etshiyeneyo besekusiba lemibheda eminengi futhi umongikazi ugqoke impahla zokuzivikela ekutholeni imikhuhlane

Kusekilinika okulomama othwele umntwana .Njalo lumntwana uzohlolwa ngudokotela .Lumntwana ukhangele udokotela, udokotela yena uyabobotheka .Njalo lomama womntwana laye uyabobotheka .

Abantu bezempilakahle bamile ehofisini. Bonke bagqoke impahla zokuzivikela ekutholeni imikhuhlane, ememetheka kalula. Omunye wezempilakahle uthwele iphepha. Kukhona abachasisela khona,

Abamabili abasebenza esibhedlela. Udokotela okhipha isigulane izinyo. Ngemva kukadokotela kulamongokazi onguye oqhubela udokotela insimbi zokweza lumsebenzi. lsigulane silele sakhangela phezulu savula umlomo.

Owesifazana osebenza kugatsha lwezempilakahle use lebhu lapho ahlolisisa khona imkhuhlane etshiyeneyo engabe iyiyo ephethe izigulane. Ugqoke ibhatshi elimhlophe lama gilovisi ayisibhakabhaka.

Unesi uchasisela isigulane ngomkhuhlane esiwugulayo. Kungabe echasisa ngembangela yalowu mkhuhlane ukuthi uyelatshwa kanjani lokuthi isigulane singenza njani ukuze singazitholi futhu sesihlaselwa yilowu mkhuhlane.

Ezibhedlela, lasema Lab lasemakilinika, banengi abantu abasebenza khona, asibo Nesi laboDokotela kodwa kulama Physio Therapists, kulabantu abakilinayo, kulabantu abasebenzisa yonaleyi imitshina ukuthi bathathe ama X- ray.

Abantu abasebenza ezibhedlela lasemakliniki kuqakathekile ukuthi bagqoke impahla zokuzivikela emikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu kubanceda kakhulu ngoba bayavikeleka emikhuhlaneni eminengi abangazithola sebelayo ngenxa yokusebenza labantu abangabe bephethwe yiyo leyomikhuhlane.

Ezibhedlela lasema klinika kudingakala imbheda ukwenzela ukuthi abantu abagulayo benelise ukulala kuhle nxa bethe balaliswa esbhedlela ngenxa yemkhuhlane. Ngakho imbheda iyadingakala sibili.

Abantu abathathu abasebenza esibhedlela bame phambi kwetafula bathwele amabhuku. Bathathu, ababili bakhona ngabesifazane, kuthi oyedwa ngowesilisa. Bonke bobathathu bafake ama-mask. Abesifazana ababili balukile inwele.

Abasebenzi benza uphenyo emsebenzini. Basebenzisa i microscope yona eyenza benelise ukubona izinto ezincane kakhulu abangeke bazibone ngamehlo abo. Bagqoke amabhatshi amhlophe.

Abasebenza ezibhedlela bahlala begqoke impahla ezibenza behlale bevikelekile ekutholeni imikhuhlane etshiyeneyo esibhedlela. Bayagqoka ama overalls, bafake lezicathulo besebefaka lama apron, begqoke lama gloves ukuzwa bazivikele.

Odokotela baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba abelaphi abantu abadala kuphela, belapha labantwana. Ngakho baqakathekile ngoba benelis'ukhuluma labantwana. Benza abantwana bafile safe njalo babe comfortable benelis'ukukhuluma labo.

E Pharmacy banengi abantu abasebenza khona. Ngaphandle kukapharmacist, kulama dispensary assistant, lama sales person abayibo abathengisa amafutha okugcoba lamasepa okugeza ande ukutholakala ePharmacy.

Banengi kakhulu abantu abasebenza ezibhedlela lasemakilinika bagoqela amanesi labodokotela. Kubelabantu abalindayo amasecurity besekusiba khona labo abenza uphenyo ngamaphilisi ukuthi asebenza njani lokuthi kumele anathwe njani.

Inengi labantu abasebenza emaklinika lasezibhedlela balesineke njalo balenhliziyo ezinhle, uyathola umuntu sebhabhulile umntwana loba emthulisa, loba emfunza uze ucabange ukuthi ngowakhe kanti hatshi ngumntwana obuyileyo laye ngokugula loba lesigulane.

Isakhiwo esikhulu esile pharmacy lapho okuthengiswa imithi etshiyeneyo. Yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kulomuntu ophuma kuleyo pharmacy, mhlawumbe uvela thenga laye umuthi. Eceleni kulemota emhlophe epake lapho.

Efamasi lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi atshiyeneyo, kuvela imithi ekhabothini emhlophe. Limithi itshiyene eminye isemakhadini kuthi eyinye isembodleleni, ibekwe kuhle ekhabothini okukhanya ukuba ilungelwe ukuthengiswa.

Kusedolobheni njalo kuvela umduli ogombolozele ifamasi opendwe ngombala omhlotshana. Yona indlu elefamasi yakhiwe ngeztina ezibomvu yasifakwa umzila omhlotshana, uphahla lwayo lupendwe lwababomvu.

isakhiwo lapho okule phamarcy khona i phamarcy yindawo lapho abantu abathenga khona imithi loba amaphilisi nxa bethe bagula loba bethengela izihlobo zabo ezithe zagula

Iklilinika ebizwa ngokuthi yi Salus Polyclinic, kuveza ukuba li klinika ihlala ivuliwe ngazo zonke izikhathi ayivalwa loba kusebusuku. Eceleni kulotshwe inombolo zali kilinika ukwenzela ukuba wonke ongabe elombuzo kumbe edinga ulwazi enelise ukufona .

Amaphilisi aphakathi kwama card abekwe phezu kwe tafula epharmacy loba esibhedlela .La maphilisi umsebenzi wawo ngowokwelapha umkhuhlane wetshukela . Ikakhulu nxa lithe lakhwela kakhulu loba kwezinyi zikhathi lehle kakhulu .

Amakhabothi okugcina imithi efamasi . Amanye made ukuyaohezulu njalo amanye mafitshane. Efamasi kulekhabothi njalo eqandelelayo lapho okugcinwa khona eminye imithi eqakathekileyo kakhulu.

Amaphilizi asemabhokisini alungiswe kuhle ekhabothini epharmacy loba esibhedlela. Amaphilizi lawa asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane egoqela izilonda emathunjini, isisu esibuhlungu loba-ke isilungulela.

Esibhedlela lapho abantu abanengi abayakhona besiyadinga uncedo lokwelatshwa nxa bethe bahlaselwa yimkhuhlane. Esibhedlela lesi silezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo. Ezinengi zakhona zipendwe ngombala omhlophe.

Kuthengiswa imithi eminengi kakhulu epharmacy okutsho ukuthi abantu abasebenza kuleyo ndawo kumele basebenze ngokuzimisela okukhulu ukwenzela ukuthi babekwazi imithi yokuthengisela izigulane ngoba bengaphazamisa lapho kungenzakala inkalakatha yendaba.

Amaphilisi alungiswe kuhle ekhabothini, ePharmacy loba esibhedlela. Ande ukuthengiselwa kakhulu abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wama acid. Ayanceda kakhulu ukwehlisa ama acid emzimbeni ukuze umuntu azizwe esengcono.

Amafamasi ngiwathandela ukuthi atholakala endaweni ezitshiyeneyo nxa uhlala elokitshini uyayitholi ifamasi ikakhulu kazi nxa suyehlelwe ludubo ebusuku uyenelisa ukuthi uthole umuthi lanxa uhlala edolobheni ifamasi iyabe ikhona eduzane.

Kunyanga ezidlulileyo eZimbabwe kuvalwe amafamasi ambalwa, ngenxa yokuthengisa imithi engavunyelwayo engekho emthethweni. Lokhu kuyaphazamisa kakhulu ukusebenza kwamafamasi ngoba bengenelisa ukuthi ubacine sebethathelwe incwadi ezibapha imvumo yokusebenza.

Eminye imithi epharmacy awenelisi ukuthi ufike uyithenge nje kanjalo. Kodwa kumele uqale ubuye lencwadi evela kudokotela loba evela ekiliniki eyiyo ekupha imvumo ukuba uthengiselwe lowu muthi ongabe uwudinga.

Omunye umkhuhlane owande ukuhlupha abantu kulezi insuku ngama acids loba isilungulela , lomkhuhlane welatshwa ngamaphilisi langemithi etshiyeneyo yona etholaka e pharmacy , banengi kakhulu abantu abahlangana lalowu umkhuhlane kodwa okuhle yikuthi bayenelisa ukuthola amaphilisi

Kwezinye izikhathi abantu emafamasi bathengisa imithi engavunyelwayo ukuthengisa elizweni, lokhu bakwenza befihla besesenzela ukuthi bathole imali kodwa kubi, ngoba kwezinye izikhathi kulakho ukuphazamisa abantu abayisebenzisayo leyo mithi.

Kulezinsuku amafamasi asethengisa lawo imithi yesintu. Kudala besijayele ukuthi amafamasi athengisa kuphela amaphilisi lemithi yesikhiwa kuphela. Kodwa kathesi sebehlanganisa ngoba abantu sebebonile ukuthi lemithi yesintu iyasebenza.

Emafamasi njengoba kuthengiswa imithi etshiyeneyo egoqela am-dangerous drugs, kuqakathekile ukuba kugcinwe ku-safe ngoba bengekela abantu bengangena betshontshe lawo ma-drugs okungabangela ukuthi bebe ngama adicts.

Amafamasi ayanceda kakhulu abantu ngoba kwezinye izikhathi umuntu uyenelisa ukuthi nxa engahlaselwa ngumkhuhlane agijime aye efamasi ukuze athole uncedo lomuthi lanxa engakahambi kudokotela. Ngakho-ke ayanceda ngoba enza abantu bathole uncedo masinyane.

Ziqakathekile kakhulu empilweni zabantu izihlahla ngoba yizo ezisinika umoya ukuze senelise ukuphefumula njalo zisinika umthunzi wokuthi sanelise ukucatshela ilanga ziphinde zisinike izithelo zokuthi sidle.

Minengi kakhulu imithi eyelapha umkhuhlane wokukhwehlela lokhu kubangelwa yikuba sezizinengi kakhulu njalo inkampani emhlabeni wonke jikelele ezilungisa imithi yokukhwehlela yingakho layo isiminengi emafamasi

Ema pharmacy balakho ukusebenzisa ama microscope .Lowu ngumtshina oyenza umuntu eyenelise ukubona izinto ezincane angeke wazibona ngelihlo lakhe kodwa ngemicroscope uyenelisa ukuthi azibone.

Enye yendawo lapho abantu abagulayo abenelisa ukuthola khona imithi yokwelatshwa kusemafamasi. Manengi amafamasi atshiyeneyo njalo umuntu uyenelisa ukuhamba lencwadi evela kudokotela esiyathenga umuthi awufunayo ukuze aphole.

Ngaphandle kokuthengisa amaphilisi lemithi, emafamasi, bayathengisa njalo amafutha okugcoba ubuso lomzimba, kanye lamaphefumu ukuthi abantu bafake emakhwapheni ukwenzela ukuthi banganuki.

Umuntu ukuze enelise ukuba lepharmacy elizweni kulamaphepha okumele awathole ayiwo amupha imvumo yokuba enelise ukuthengisa imithi kanye lokuyiwoda etshiyeneyo ngaphandle kwelizwe. Nxa amaphepha lawa engekhi ipharmacy ayisebenzi.

Izisebenzi ezempilakahle ezimbili zihlezinl lezigulane ezimbili etafuleni. Laba ababili bahlolwa iBP kukhanya ngemitshina le exunywe engalweni zabo eyiyo etshengisa ukuba i BP yabo imi njani.

abantwana abathathu abasanda kuzalwa balele phansi umama wabo uhlezi eceleni uyaba uyabobotheka okutshengisa ukuba ujabulile abantwana laba bafakwe emambuleni ukubavikela ekulunyweni yiminyane

Kwenziwa umkhankaso wokuhlola abantu imikhuhlane abantu bamile emzileni phambi kwabo kulabezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe abayibo abahlola labo bantu.

Umfanekiso omkhulu onamathiselwe emdulwini e Rwanda , lowu umfanekiso ngowe USAID oveza imisebenzi eyenziwa Yi USAID , utshengisa inyama ebomvu eyinye emhlophe , umfanekiso umbala wesibhakabhaka lomhlophe

Abantwana besikolo babuthene ngaphansi kwesihlahla phambi kwabo kulombalisi wesilisa obufundisa ngendlela abangazivikela ngazo kumkhuhlane etshiyeneyo, izihlahla abahlezi phansi kwazo ziluhlaza okutsho ukuba ziyathelelwa amantombazana afake amaqhiye amahlophe.

Abasakhulayo abane abathathu babo ngabafana oyedwa ngowesifazane bonke bagqoke izikipa ezimhlophe eceleni kwabo kulomfanekiso omayelane ngemalaria langemuva kwabo kumfanekiso omayelana ngemalaria

Abantu babuthene emhlanganweni ukuthi kufundiswane ngezempilakahle phambili kulababili owesilisa lowesifazana abagidayo ukuze bajabulise abantu kulabantwana abancane njalo ababukeleyo.

Abasakhulayo bami eceleni kwebhasi bagqoke izikipa ezibomvu lamajini amnyama layisibhakabhaka. Abasakhulayo laba bahamba befundisa abantu ngezempilakahle langokuziphatha kuhle.

Abantu babuya emhlanganweni ukuze bazofundiswa ngezempilakahle lokuhlolwa imkhuhlane etshiyeneyo. Abanye sebephiwe ingwalo zokubhala ukuze bazi kabanzi, njalo abanye sebeqalisile ukuhlolwa.

Abantu ababutheneyo emhlanganweni wezempilakahle ukuze bafundisane ngokutshiyeneyo mayelana ngezempilakahle inengi labantu abalapha bagqoke izikipa ezifanayo ezilombala wesibhakabhaka

Abantu abame etenndeni abanye ngabezempilakahle abanye njalo ngamalunga omphakathi kuzofundiswa abantu ngezempilakahle langemikhuhlane eminengi etshiyeneyo okumele bayilumuke.

Nxa kulolwazi okumele ludluliselwe ebantwini mayelana ngezempilakahle, inkokheli zezigaba zande ukubiza umhlangano lapho abantu ababuthans khona ukuze baziswe ngokwenzakalayo kwezempilakahle. Kunceda kakhulu ukuze imbiko isabalale.

Umntwana oyintombazane omncane uyabobotheka uxubha amazinyo ethwele isixubho sombala olithanga njalo ugqoke iyembe yombala oyisibhakabhaka welukile ekhanda wafaka icici endlebeni ebusweni kukhanya ukhubazekile ngoba amehlo akhe omabili khanya awaboni.

Imhlangano yezigaba iyanceda kakhulu ekusabalaliseni imbiko ephathelane lezempilakahle. Ngesikhathi kule COVID 19 ngo 2020 yiyo eyayisetshenziswa ukuze kubikelwe abantu ngosokwenzakalayo mayelana le Covid, so iqakathekile kakhulu.

Imhlangano eyenziwa zingatsha zempilakahle ehlose ukuhamba ifundisa abantu mayelana lezifo ezitshiyeneyo iqakathekile ngoba inika njalo abasakhulayo ithuba lokufundisana bona bodwa ngemkhuhlane etshiyeneyo lokuthi bengazivikela njani.

Imikhankaso eyenziwa zingatsha zempilakahle mayelana ngemikhuhlane etshiyeneyo iyanceda kakhulu ngoba lokhu kwenza ukuthi umphakathi wazi kabanzi ngemikhuhlane etshiyeneyo engaqhamuka lokuthi kumele bazivikele kanjani.

Abantu abase mhlanganweni befundiswa ngeze mpilakahle ukuthi bengenza njani ukuthi bethuthukise lolo gaja, bahlezi ezitulweni kanye lasema tafuleni avalwe ngamalembu amhlophe. Abantu laba bakhona abakugaxileyo entanyeni okulombala oyisibhakabhaka.

Ingatsha zempilakahle kwezinye izikhathi zande ukuyenza imkhankaso ezikolweni, zihamba zifundisa abafundi mayelana lemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi yini abangayenza ukuze bazivikele kuleyo mikhuhlane lokuthi ithelelwa njani kanye lokuthi ulatshwa njani.

Umntwana oyinkazana uxubha amazinyo akhe. Usebenzisa isixubho esombala olithanga. Ugqoke iyembe yombala wesibhakabhaka njalo ekhanda ulukile wasefaka lecici endlebeni. Uyahlekelela okuveza ukuthi ujabule kakhulu luntombazana njalo ebusweni kukhanya amehlo akhe awaboni kungenzakala ukhubazekile.

Ikhadibhokisi lejekiseni yomhlobo weDepho lijekiseni ihlatshwa abesifazana ukuze bavikelwe ukuzithwala okungahlelwanga.

Abantu babuthene basemhlanganweni bafundisana ngendlela ezitshiyeneyo ezokuzivikela emacansini ukuze bengatholi imikhuhlane kulowesifazana omileyo phambi kwabo onguye obafundisayo othwele amabhuku njalo ugqoke isikipa sombala oyisibhakabhaka.

Abantu abesilisa kanye labesifazana babuthane babambe umfanekiso olwisana lokuhlukuluzwa kwabantu ngobulili , lumfanekiso umhlophe njalo ubhalwe ngamabala abomvu

Abantu abahambayo bebuthene benza umkhankaso wokuvikela ukuhlukuluzwa ngobulili phakathi kwalabo abanye ngabesilisa abanye ngabesifazana bagqoke izikipa ezifanayo lamakepesi afanayo.

Amaphilisi awemihlobo emithathu afakwe phezu kwethafula. Amanye ngawombala olithanga ,amanye njalo ngawombala obomvana .Ngemva kwamaphilisi lawa kule khadi elitshengisa ukubana amaphilisi lawa anathwa ngabomama abazithweleyo.

Abantwana abame phambi kwezindlu zokufundela emfundweni yaphansi lezi zindlu zokufundela ziphendwe ngombala oyisibhakabhaka zasezifulelwa ngamazenge amhlophe. Inengi lalaba bantwana ngabafana njalo bagqoke impahla zesikolo eziyikhakhi bami lalabalisi babo.

Omama babili bonke basesibhedlela bonke bafake amaqhiye. Omunye wabo ubelethe umntwana emhlane. Phambi kwalabo omama kulomongikazi ofundisa laba ababili ngendlela zokuzivikela emacansini kanye lendlela zokuqinisekisa ukuthi ababambi izisu.

Kuqakatheke kakhulu ukuthi umntwana nxa ezalwa athole uchago lukanina aze ayefika ku one year six months. Lokhu kunceda kakhulu ukuthi umntwana akhule eqinile njalo enelise ukuvikeleka emkhuhlaneni etshiyeneyo. Ngakho uchago lukamama luqakatheke kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlangane bafundisane ngeReproductive health. Lokhu kwenza babe lolwazi olwaneleyo njalo nxa belembuzo bayenelisa ukubuzana besebechasiselana ngoba ulwazi lolu lungabasiza.

Abantwana besikolo bathole ama pads. Bakhanya bajabulile ngokuphiwa lawo mapads ngoba ayahlupha ikakhulukazi ezikolweni ezisemaphandleni ngoba ayabiza njalo kwezinye izikhathi abazali bayabe bengela mali yokuthi bathengele abantwana babo.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi bahlale besiya ezibhedlela ukuze beyehlolwa kuboanakale ukuba umtwana uhlezi kuhle yini esiswini. Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba nxa kukhona okuhluphayo kubonakala masinya laye umama abesethola uncedo isikhathi sisasekhona.

Kureproductive health kuqakathekile ukuthi abantu ababili abathandanayo babelolwazi olufaneleyo ngendaba zokuya emacansini, ukuthi bazivikele njani emkhuhlaneni kanye lokusetshenziswa kwamakhondomu lokuthi bawathola ngaphi.

Bajabulile ababili abesilisa kukhanya bayakholisa lapho abakhona nanko ke baze bakhulula lempahla zangaphezulu basala lamajean ngaphansi. Bathatha umfanekiso, ebusweni babo kuyakhanya ukuthi bajabulile ngoba nampa bayabobotheka.

Omama abazithweleyo bahlala besiya eklinika lasezibhedlela besiyahlolwa ngamanesi labo Dokotela ukuba umtwana uhlezi kuhle yini esiswini lokhu kunceda kakhulu ngoba kwenza ukuba odokotela bahle balungise nxa kulohlupho abalubonayo

Umongikazi wesilisa uhlola umntwana omncane ophethwe ngunina. Unina walomntwana ugqoke imaskhi, njalo lomongikazi uyigqokile. Umongikazi phambi kwakhe kuletafula elemitshina ehlukeneyo yokuhlola izigulane umkhuhlane.

Umuntu wesifazana ukhanya esanda kuvuka ngoba nanku uyazelula ugqoke isikipa esimnyama kanye lebhulugwe elombala ofanayo uhlezi phezu kombheda.

Uku exerciser nsukuzonke kuqakathekile. Kwenza ukuthi umzimba uhlale usesimeni esihle lokuthi inhliziyo ipompe kuhle igazi ngendlela elungileyo. Uku exerciser nsukuzonke kuyanceda ikakhulukazi kwezempilakahle njalo kwenza ukuthi umuntu umzimba wakhe uhlale u active.

Abanye abantu bavuka ekuseni begijima bezelule ukuze imizimba yabo ihlale i- fit ngasosonke isikhathi. Lokho kuyanceda kakhulu ngoba umzimba o- fit uyenelisa ukulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo engabangela ukufa emuntwini.

Abantu abenza amaSports bayakhuthazwa ukuthi banathe amanzi, ukuze imizimba yabo yenelise ukusebenza ngokufaneleyo. Amanzi ayanceda kakhulu ukwengeza igazi. Ayanceda njalo kakhulu ekugcineni umzimba usesimeni esihle.

Abezempilakahle lokhe beqhubeka besenza uphenyo mayelana ngendlela ezitshiyeneyo zokwelapha abantu. ngesikhathi besenza uphenyo bajayele ukuhamba bengamagroup besiyakhangela izigulane abayabe besebenza lazo ukuze bebone ukuthi uphenyo lwabo luyasebenza na.

Abantu abayenza spotsi afana lesokha loba ukugijima balakho ukuqhuzuka ngesikhathi bedlala loba ukuqamuka ukwenza ukuthi becine besiya kufiziyotherapist ukuze bayelulwa loba bancediswe ukuze besile.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale be exercise ukuze imzimba yabo ingalali, ukuze njalo bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Lokho kungabanceda kakhulu lanxa nje behamba bazizwe besenelisa bangadinwa masinya.

Ukunathamanzi kuqakathikile kakhulu. Kwenza umzimba uhlale u hydrated, ungaze woma. Kuyanceda njalo futhi ekwengezeni igazi emzimbeni lona elisiza kakhulu ekuhambiseni ukudla Kanye lomoya esiwuphefumulayo.

Ukuzivoxavoxa kunceda kakhulu umzimba ukuba uhlale usesimeni esilungileyo ngesilungu esithi umzimba uhlale u-"fit". Ngakho-ke abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale bevoxavoxa umzimba ukwenzela ukuthi bazivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo efana labo BP kanye letshukela.

Etafuleni yesibhedlela loba elebhu, kukhona umuntu olungiselela ukubhala impumela azitholileyo, ngemva kokwenza uphenyo lwakhe olumayelana lezempilakahle, kumakhalekhukhwini wakhe kulenombolo ezivelayo ezithengisa ukuthi ubesenza uphenyo.

Umuntu owesilisa ozihlola iBP ugqoke isikipa esimhlophe njalo ufake isandla sakhe etafuleni. Emtshineni weBP kuveza ukuba iBP yakhe kayikhuphukanga kangako isezingeni elilungileyo

Imtshina etshiyeneyo esetshenziswa kugatsha lezempilakahle. Kugoqela amakompuyutha, imtshina yokuthatha i x-ray , imtshina yokuhlola iBP, ama microscope kanye lemitshina yokuhlola itshukela.

Umuntu owesifazani otshaya ucingo phambi kwakhe kulekhomputha emnyama letafula, ulomtshina owokuhlola njalo iBP leminye etshiyeneyo esetshenziswa kungantsha zempilakahle.

Udokotela uhlola isgulane ukuthi siphethwe yiwuphi umkhuhlane. Isgulane silalisiwe embhedeni, njalo udokotela ume eceleni kwaso wasefaka umtshina wona oxhunywe kukhompuyutha eyiyo etshengisa ukuba isgulane siphethwe yiwuphi umkhuhlane.

Iwofisi yesisebenzi sesibhedlela, kuletafula emhlophe lesitulo esifanayo. Besokusiba lekhompiyutha ayisebenzisayo kanye lebhatshi elimhlophe aligqoka nxa esebenza.

Ngomunye wemitshina esetshenziswayo ukuhlola izigulane. Lesi sigxingi sisetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola isigulane ukuba siphethwe yiwuphi umkhuhlane. Lapha kulesigulane esisembhedeni, eceleni kulodokotela osihlolayo.

Kwezempila kahle sekusetshenziswa njalo umakhala ekhukhwini ukuze abantu benelise ukuthola uncedo masinyane . I AI yona isisetshenziswa engatsheni zonke ezitshiyaneyo, ikhona njalo futhi kungatsha zempilakahle yenza ukuba umsebenzi ube lula.

Amafoni asesetshenziswa kakhulu lawo kwezempilakahle. Abantu benelise ukuthi bathumelane imibiko kumbe ama messages awezempilakahle besebenzisa amafoni. Lokhu kuyanceda ngoba kwenza imibiko iphangise ukusabalala.

Eyakulezinsuku imitshina esetshenziswayo kwezempilakahle ngeyezingeni eliphezulu kakhulu, ngoba iyenelisa ukusebenzisa imifanekiso. Sekulama camera asebenzayo ukuze kuthathwe imifanekiso eqondileyo njalo ecacileyo. Lokhu kuhle kakhulu ngoba kuthuthukisa ugatsha lwezempilakahle.

Abanye abantu lokhe besakhangelela imithi yesintu phansi, bathi ayiqakathekanga njalo ayilephi njengokwelapha okwenziwa yimithi yesikhiwa.

Amahlamvu eslimo esisanda kuhlanyelwa lokhu kukhanya ngoba sisasesincane asikakhuli kangako. Kulalenhlabathi eceleni lapho okungalinywanga khona besekusiba lamahlanga. Mhlawumbe ngawezilimo ezisanda kuvunwa.

Umsuzwane yisihlahla esitholakala kakhulu emaphandleni,. Sinceda kakhulu ekwelapheni loba ekuvikeleni imikhuhlane efana lokukhwehlela loba iCovid 19.Abanengi basebenzisa ukufutha ukuze bazivikele.

Imithi yesintu kulezinsuku isandile emphakathini ,lokhu kuveza ukuba abantu abamnyama labo sebeqala ukunanzelela ukuba imithi yesintu ilamandla njalo uyenelisa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu basile.

Ubuhle bomuthi wesintu ,yikuthi utholakala endaweni ezinengi njalo kungela mbadalo .Umuntu engahamba ayezikhela umuthi wakhe egangeni ngesikhathi sakhe afuna ngaso ,abe sewusebenzisa.

Kulobaba owayezama ukuziyelapha ngomuthi wesintu, ngesikhathi ehlaselwe yisihudo kodwa wabala lomnyama ngoba ngesikhathi esikha lo muthi egangeni wahlanganisa lesinye isihlahla esile phoyizeni wasenatha lowo muthi ohlangane le phoyizeni wasesifa.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo lokhe kusiya kusanda, kudala abantu besebewutshiyile umuthi wesintu kodwa khathesi sebephendukile sebesebenzisa imithi enjengentolwane, izihaqa, ukhalimela ukuze bazelaphe.

Inhle kakhulu limbhida emfanekisweni kuyabonakala ukuthi ithola amanzi ayeneleyo, iyahlakulelwa njalo igcineke kahle, umuntu nxa esidla ukudla okunje okulinyiweyo okwemvelo amasotsha omzimba ayavuseleka njalo uyavikeleka emkhuhlane etshiyeneyo.

Lanxa nje imithi yesintu itholakala lula futhi iqakathekile kwezempilakahle, kuyadingeka ukuthi abantu abayisebenzisayo baqinisekise ukuthi balolwazi olwaneleyo. Kwezinye izikhathi kungenzekala abantu banathe imithi ebulalayo besithi bayazelapha.

Imithi yesintu isitholakala kulezinsuku ezitolo lakumafamasi. Kulezinsuku akusamangalisi ukuthi nxa ungenefamasi uthole bethengisa umuthi wesintu loba ungenesitolo uthole bethengisa umuthi wesintu ngoba kuyakhanya ukuthi iqakathekile njalo iyanceda kakhulu ekwelapheni abantu.

Ulonye uhlupho olubuya lemithi yesintu yikuthi kwezinye isikhathi isihlahla simila lapho okungahlanzekanga khona. Okokucina kuyenza lowu osisebenzisayo ukuze azelaphe ecine esethola eminye imikhuhlane futhi.

Imithi yesintu minengi njalo itshiyene. Kulesihaqa eselaph’ isisu, kulentolwane eyelaphi ngubhane, kulomganu owelaphi khanda kulesihlangwe eselaph’ ukukhwehlela leminye etshiyeneyo.

Amagabha lekhadi elimhlophe. Konke lokhu kulempahla ezitshiyeneyo ezenziwe ngecena, okunye yisepa okunye ngamafutha okugcoba umzimba kanye lamaphilisi. Icena liyanceda kakhulu ekuqedeni amaqhubu emzimbeni kanye lasekwehliseni itshukela emzimbeni.

Imithi etshiyeneyo yesintu efakwe ekhabothini emhlophe imithi le eminye isemakhadini eminye njalo isemagabheni amagabha lawa alembala etshiyeneyo amanye amhlophe amanye abomvu amanye aluhlaza.

Abantu bezempilakahle abagqoke izikipa zombala oluhlaza bame labanye abangagqokanga lezo zikipa. Bame phakathi kwama chena, ichena lingumuthi omkhulu kakhulu ngoba lelapha izifo ezitshiyeneyo.

Amahlamvu esihlahla esiluhlaza tshoko! Asetshenziswa ekwenzeni imithi yesintu, yokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Lamahlamvu nxa uwakhangelisisa, kukhanya asesihlahleni esinakekelwa kuhle, ngoba aveza ukuba aphilile kakuhle.

Iphepha elitshengisa indlela okumele zilandelwe nxa kuphekwa loba kuhluzwa imithi yesintu. leliphepha linamathiselwe egcekeni ukuze wonke umuntu elibona lula ,njalo livela kunhlanganiso ye world health organization.

Imithi yesintu ngiyithandela ukuthi nxa uthe wavelelwa ngumkhuhlane uyenelisa ukungena egangeni uyezigebhela loba uyezikhela owakho umuthi ,ubuye uwulungise uwuhluze ekhaya ube usuzelapha ungazange ukhuphe imali, ayifani leyesikhiwa okumele uyeyithenga edolobheni

Abantu abalungisa imithi yesintu bayazama ukuzithuthukisa ukuze imithi yabo ikhangeleke kuhle. Amaphepha lamagabha okufakelwa khona imithi lokhe kusiya kusiba kuhle. Lokhu kuyinto ejabulelwa kakhulu ngabathenga leyo mithi.

Izihlahla ezinjengomganu lazo ziyimithi emkhulu ekwelapheni abantu ikakhulukazi labo abalengubhane abafuna ukuphoziswa. Nxa umuntu engasebenzisa umganu uzizwa ingubhane isiphelile.

Eyesintu imithi isiyandile kakhulu emadolobheni. Uthola osiyazi lezangoma beyithengisa. Eminye bathi ibisinhlanhla, eminye bathi iyelapha, eminye bathi iyakhulisa izitho zabesifazane loba ezabesilisa ezangasese.

Kwamanyamazwe imithi yesintu eyokwelapha isemthethweni njalo sokwasungulwa inhlanganiso ezibona ngokusetshenziswa komuthi wesintu, iexample yalokhu yiZimbabwe yona ele ZINATA eyiyo elawula ukusetshenziswa kwemithi yesintu.

Lokhe isiya iphucuka imithi yesintu kulezinsuku. Abayilungisayo sebeyifaka emagabheni, lasemaphepheni avalekayo ukwenzela ukubana igcineke kuhle lokuthi laba abayisebenzisayo bayithole iphatheke kuhle.

Amahlamvu asanda kukhiwa esihlahleni asefakwe etafuleni, lamahlamvu ngawokwenza umuthi wesintu owokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo, lamahlamvu kukhanya abenakekelwa kakuhle.

Isihlahla esiluhlaza esisegangeni esisetshenziswa nxa kuhluzwa loba kuphekwa umuthi wesintu wona oyelapha imkhuhlane etshiyeneyo ebantwini abatshiyeneyo. Isihlahla silamahlamvu amancane aluhlaza.

Imithi yesintu etshiyeneyo elapha, njalo imikhuhlane etshiyeneyo eminye yale imithi icholiwe yabayimpuphu, ikanti eminye ayikacholwa. Limithi igcinwa phakathi kwengcebethu ezitshiyeneyo.

Kulezi insuku imithi yesintu layo isilungiswa igaywe ifakwe emakhadini lemambhodleleni eminye njalo yenziwa amaphilisi ibisithengiswa emaphamarcy lobake ezitolo. Lokhu kuveza ukuba abantu sebesamukela imithi yesintu

Izihlahla ezinengi ezisegangeni. Lezi zihlahla zisetshenziswa ukwenza loba ukupheka imithi yesintu etshiyeneyo. Elapha njalo imikhuhlane etshiyeneyo. Lezizihlahla zisasegangeni. Azikaganyulwa loba ukuvunwa ukuze zisetshenziswe.

Abantu abathengisa imithi yesintu bayifake ematafuleni lapho abantu abagulayo ababuya bezokhangela khona imithi yakhona imnengi iyimhlobo etshiyeneyo njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo.

Isihlahla esisetshenzwiswa ukwenza umuthi we sintu oyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Isihlahla lesi kukhanya sihlume loba sihlanyelwe endaweni evundileyo futhi sithola amanzi aneleyo lokhu kuvezwa ngama hlamvu aso aluhlaza tshoko.

Owesifazane othengisayo imithi etshiyeneyo eyokwelapha izifo ezitshiyeneyo njalo imithi ayithengisayo ngeyesintu ngoba kulezinsuku abathengisa imithi yesintu labo sebeyichola bayiphakitshe njengesikhiwa beyithengise

Minengi imithi yesintu eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo eminye yakhona yaleyi imithi igoqela isihaqa intolwane, ithetshane umgugudu kanye leminye

amahlamvu esihlahla aluhlaza asetshenziswa ekuphekeni umuthi wesintu welapha imikhuhlane etshiyeneyo nxa abantu bethe bagula kulamahlamvu eceleni kulabantwana abamhlophe

Emkambo okuthengiswa khona imithi yesintu etshiyeneyo eminye isesigujini eminye njalo ayikahkuzwa isanda kukhiwa ezihlahleni kulobaba ogqqoke iyembe yombala olithanga.

Imithi yesintu lanxa inceda kakhulu ekwelapheni abantu imikhuhlane etshiyeneyo, uhlupho yikuthi bakhona abantu asebeyisebenzisa ngendlela engaqondanga efana leyokukhulisa izitho zangasese, lokhu kucina sokubagulisa phambilini

Omunye umuthi wesintu osujwayelekile ngumsuzwane. Abathi usebenza kakhulu ekuqedeni umkhuhlane wophepha loba ukukhwehlela. Abantu abanengi sebewulima ezindlini lasemakhaya abo. Ngoba bethi uyanceda kakhulu ekuqedeni imkhuhlane enjalo.

Isihlahla esisetshenziswa njengomuthi wesintu, sibanjwe yisandla somuntu okhanya uyahlolisisa leso sihlahla. Siluhlaza ngendlela enhle okutshengisa ukuthi sithola amanzi aneleyo njalo silokunakekelwa okuqondileyo yikho siluhlaza ngalindlela.

Zinengi izihlahla ezisetshenziswa ukwenza imithi yesintu. Kulezi insuku abanye sebezithatha egangeni bezozihlanyela ekhaya ukwenzela ukuthi bathole uncedo eduzane nxa sebezifuna lezo zihlahla. Lokho kuyanceda kakhulu ekusindiseni impilo zabantu.

Imithi yesintu kulezinsuku layo siyandile njalo abantu sebeyithenga ngoba sebekholelwa kiyo. Lasemadolobheni sitholakala njalo yande ukuthengiswa zinyanga , labo siyazi , lezangoma

Zinengi izihlahla zesintu ezisetshenziswayo ekulapheni abantu, abantu abanengi kathesi balokhe bekholelwa kizo ngoba banengi njalo abantu asebake belatshwa basila ngalezi zihlahla zesintu ngakho zinengi izihlahla zesintu ezilapha abantu.

Eminy' imithi yesintu, ngamaxolo kuphela aleso sihlahla. Umuntu kadingi amahlamvu loba impande. Uyakwanisa nje kuphela' ukuthatha amaxolo aleso sihlahla afake emanzini azinathele aphole.

Uhlupho lwemithi yesintu yikuthi akulasilinganiso esiqondileyo okumele usithathe, umzekeliso yikuthi nxa umuntu ephethwe yinyongo enganatha isihaqa kodwa udubo olukhona yikuthi angeke abekwazi ukuthi kumele athathe isihaqa esingakanani. Kungenzakala athathe esinengi sicine sesimgulisa.

Abantu lokhu besiya besamukela imithi yesintu mbijanambijana. Lokhu kubangelwa yikuthi sebebonile ukuthi imithi yesintu lanxa ingasiyo yalezinsuku eyesikhiwa kodwa layo iyenelisa ukwelapha imikhuhlane eminengi njalo etshiyeneyo.

Lanxa bekhona abanye asebesebenzisa imithi yesintu ngendlela ezingalunganga kuqakathekile ukuthi abantu bazi ukuthi imithi yesintu iyasebenza okuzwayo njalo minengi imikhuhlane esingenelisa ukuyelapha ngemithi yesintu.

Kulezinsuku imithi yesintu layo isilungiswa iphekwe njenge mithi yesikhiwa, abantu abathengisa imithi yesintu labo sebelandela indlela ezihlanzekileyo ezokulungisa umuthi ukwenzela ukuthi lalabo abawusebenzisayo bawuthenge.

Imithi yesintu emazweni onke lokhe isiya isanda njalo ukusetshenziswa kwayo kuyoqhubeka lakho kusanda. Akusafani lakudala lapho abantu beqakathekisa kakhulu imithi yeskhiwa besebetshiya eyabo eyesintu.

Eminye imithi yesintu esiyandile kulezinsuku igoqela ithetshane lona elisetshenziswa ukwelapha isisu ,kube lomsuzwane wona osetshenziswa ekwelapheni iflu, kube lomqathuva wona osetshenziswa kakhulu ekwelapheni umuntu owande ukuhlutshwa ngamazinyo.

Kulomuthi wesintu okuthiwa yisihaqa. Wona usebenza ukwelapha inyongo. Nxa umuntu ehlanza loba ehuda njalo esizwa emlonyeni kubaba uyacetshiswa ukuthi anathe isihaqa siyenelisa ukuqeda inyongo.

Ishlahla seguava laso singumuthi omkhulu kakhulu owesintu okwelapha. Sinceda kakhulu abantu abayabe bekhwehlela sebelesikhathi eside uphepha lungapheli. Umuntu engabilisa amahlamvu enathe luyaphela.

Izigubhu ezinengi ezilemithi yesintu ethengiswayo. Eceleni kwalezi zigubhu kulecena lona lalo elelapha imikhuhlane eminengi njalo lingumuthi wesintu. Bucwadlana kulobaba ogqoke iyembe yombala olithanga lekepesi emnyama okhanya nguye othengisa limithi.